Ukugeza izandla ngasosonke isikhathi kuqakathekile. Imikhuhlane efana lekolera iyabe ithelelwana ngokubamba lapha lalaphana sokusiya ngokuthi isandla somuntu silegcikwane yini. Ngakho ababona ngezempilakahle bayasinika amaphetshana okuthi sigeze njani izandla.

Nxa kulemikhuhlane efana leMalaria ethe yathi ukwehla, abezempilakahle bayahamba ngesigaba ngesigaba behlola abantu ukuthi kambe lumkhuhlane ungabe usungene ebantwini abangakanani.

I covid ngumkhuhlane owaqeda abantu abanengi amazweni wonke jikelele izikolo zavalwa kwasekunzima amazwe ebengasavakatshelani ngoba kusesantshwa ukuthi bazahamba lomkhuhlane.

Abezempilakahle bathe bekhankasela ukubuya kwesifo sekholera babona kungcono ukuthi babuye lemifanekiso etshengisa indlela eziqondileyo lezingaqondanga ezokugeza izandla. Bayabe bekwazi ukuthi ngalezo zindlela kuyaphuma amagcikwane kumbe ayasalela.

Ngesikhathi se COVID-19 , abantu abasebenza kwezempilakahle ngasesibhedlela besebetshona begqoke okunye okungamasakanyana okuyabe kuvale kusukela ekhanda kusiyabamba enyaweni

Isikhathi se Covid bekunga khethelekile ukuthi ungumongikazi loba ungudokotela bekudingeka ukuthi wonke umuntu avikele umphakathi ngokugqoka izivala mlomo lokuvala amakhala kuthe sokubuye ukuthi so kuhlatshwa njalo wonke umuntu ubehlatshwa.

Ukufunda uqeqetshe kuyinto enhle kakhulu, singakhangela abesifazane kulezinsuku sebengabantu abazifundeleyo abakwanisa ukuzimela. Siyake sibabone abesifazane beme phambi kwabantu bechasisa ngezemihlangano atshiyatshiyeneyo

Nxa sokuthe kwabalesifo esikhona emphakathini kuyatholaka ukuthi kuyabe sokumele kuhlatshwe wonke umuntu kuyabe kungasakhethi ukuthi ungakanani usebenza ngaphi okuyabe kuqakathekile yikuthi sivikeleke ingakho abantu bayagqugquzelwa ukuthi bengazitholi bephikisana limthetho nxa usufakiwe

Uthe esizwa ukuthi wonke umuntu kumela ahlatshwe, ukhulu kazange adinge ukuthi aphelekezelwe. Wathi yena usehamba ukuyahlaba ukuze ikhovidi leyi ingamemetheki.

Izolo ngitshone ngekhaya angisahambanga kuyabona abangane bami ngitshone ngizibalela igwaliba sixwayiso elinye abasinike lona esigabeni phela bathi kulomhkuhlane owileyo yingakho bengifuna ukubala ngizwisise ukuthi kanti kuphileka njani ungavikelekanga kulowo mkhuhlane

Umntwana omncinyane uyakwanisa ukuthi nxa evela esikolo ahlanganele labanye laba bebe beleminye imikhuhlane. Ebesetheleleka leyo mikhuhlane. Kuyadingeka ukuthi ahanjiswe esibhedlela ahambe ayehlolwa ikakhulu nxa kukankaselwa umkhuhlane othile owileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe ukugeza izandla besebenzisa isepa kanye lamanzi ahlanzekileyo lokhu kuyathuthukisa ukuthi indawo zihlale zivikilekile emkhuhlaneni njalo labantwana bayenelise ukuthola usizo olugcweleyo.

Ukufundisa abantwana ngezempilakahle kuqakathekile kakhulu. Umphakathi kumele uhlale uxwayiswa ukuthi ufundise abantwana bageze izandla ngaso sonke isikhathi emveni kokusebenzisa izambuzi

Indawo lapho esikha khona amanzi kumele sizinanzelele kakhulu, mele kube zindawo ezikhupha amanzi ahlanzekileyo, njalo leyo ndawo akumelanga ibe segangeni singacina silunywa yizinanakazana.

Umhlangano omkhulu oyenzelwe ohoteleni owabantu ababona ngezempilakahle kukhanya ubumkhulu kakhulu ngoba bekuhlangene lamakhiwa avela emazweni, phela ayisikho ukuthi odokotela yibo bodwa ababona ngezempilakahle, kulamanye amalunga aphathisayo ngezimali zokuncedisa, labo bayabe beyingxenye yalokho.

Emveni kokuthi baqale umsebenzi wokuncedisana labantu abazonikela igazi, baqale babuthana bahlangana bephiwa izixwayiso zokuthi, bawuqhube njani lumsebenzi.

ngibone udwendwe lwabantu ngithutsha ngingena igedi lesibhedlela nxa ngifika ngisithi ngizokwelatshwa bangibuyisela emuva bathi namuhla lilanga labo mama ngihle ngabona wonke umuntu ethwele umntwana abanye betshintsha izitshubo

Lonyaka izulu selinile kakhulu kwanele ngakho sikhangelele ukuthi amanzi akusiyo into ezahlupha abantu kulo umnyaka abukeka ehlanzekila ngoba asegcwele yonke indawo akusela muntu ohamba engcolisa amanzi.

Ukubobotheka kuyinto enhle kakhulu, ungabona umntwana ebobotheka kuyabe kutshengisa ukuthi ukhululekile emoyeni njalo lezempilakahle zihamba kuhle, phela ngeke ubone umntwana ehleka ngapha egula

Abantu emakhaya kumele baxwayiswe ngokunatha amanzi avela emifuleni. Kawahlanzekanga lawamanzi angaqala izifo ezinye ezingapheliyo. Kodwa nxa uwakha ukwazi ukuthi uyawatsha kuyabe kungelanto embi ngakho lokho.

Nxa kulomhlangano wabantu abakhulu ababona ngezempilakahle, uthola behlezi ngamaqembu ngamaqembu. Lokhu kuyancedisa ukuthi bafake im'bono etshiyeneyo, ukuze ikusasa labantu lingatholakali selisengcupheni.

Emaphandleni uyathola abantu beswela okumangalisayo izindlu zabo Zifulelwe ngotshani uhulumende kumele ancedise ukuyakhela abantu izindlu ezingeke zibalimaze ngesikhathi sezulu

Umama ukha amanzi kweleRwanda ilizwe bayakuqakathekisa ukunatha amanzi ahlanzekileyo ubona ngendlela abavale ngakhona lapha okukhiwa amanzi enzela ukuthi amagcikwane angangeni abantu bavikeleke emkhuhlaneni efana lecholera.

komakhelwane bangakithi abantwana bakhona bahlanzekile kakhulu ungabalunguza ngebonda uyabathola begeza izandla njalo nxa bephuma esambuzini

Ukulondoloza izihlahla kuyimvelo kodwa kwesinye isikhathi phakathi komnyaka bayafaka usuku olulodwa lokuhlanyela izihlahla. Leli langa liqakathekile ngoba siyabe sitshengisela ukulondoloza impilakahle

Emakhaya nxa usiyakukha amanzi uhamba uthwele ibhakede akukhethi ukuthi lilombala onjani amanye ayabe eluhlaza amanye emhlophe amanye njalo elithanga konke lokhu kuyavunyelwa.

Emakhaya minengi imithombo yamanzi kodwa imithombo ayihlanzekanga ukuthi sithathe kiyo amanzi okunatha ingakho abelungu sebabuya lezibhorane ezokuthi uyenelisa ukuthola amanzi ahlanzekileyo okunatha.

Amazwe wonke jikelele alenhlanganiso nxa sikhangela kwezempilakahle kwesinye isikhathi balophawu lwabo, oluyabe lupendwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka besekudwetshwa ngombala omhlophe kubhalwa onkamisa ababili abathathu.

Emveni komkhankaso womkhuhlane okade ufikile edolobheni bayenze umbuthano wokujabulela imfundiso asebeyitholile, bathatha izithombe ezinhle kakhulu. Omama bakhona bebececile okumangalisayo.

nxa kulemihlangano etshiyeneyo abantu bezofundiswa ngolutho oluthile bayalungiselwa indawo ephucukileyo yokuhla lapha oyabe uhlezi khona uyaphiwa isigujana samanzi ukuze lapho usuwomile ungatshoni usukuma ibizo lakho njalo liyabe libhaliwe phambi kwakho

Ukuzalwa komntwana kuyinto ethokozisa kakhulu imuli abanye bayathokoza sibili uthole sebeze bayenza ledili lokwamukela umntwana emulini kugcwale kudliwe kuhlatshwe lenkomo.

Kuqakathekile ukugeza izandla emveni kokusebenzisa isambuzi. Kumele usebenzise isepa loba umlotha ukuze izandla zakho zisale zihlanzekile. Ukuze ungazitholi uselemikhuhlane evela emagcikwaneni owathole esambuzini.

Abantwana abakhulela emakhaya balalo uthando olumangalisayo kubodadewabo lakubanewabo. Asikhangeleni lumfana othelela udadewabo amanzi okugeza. Siyakuxwayisa ebantwaneni bethu ukuthi bahlale ngokuzwanana.

Ukuba ngumongikazi kufuna umuntu osefunde wakuqeqetshela ngokugcweleyo, ukuze ungazitholi usufaka impilo yabantu kanye labantwana engcopheni kumele wenelise ukubahlola ngokugcweleyo.

Njengoba ku yisikhathi sezulu abazali abasemaphandleni bayaxwayiswa ukuthi benakekele abantwana babakhangele bengadlaleli emifuleni ngoba sokungavela ingozi ezingabangela ukuthi becine belahlekelwa yimpilo njalo lomphakathi uyabe usulahlekelwe.

Kulezinsuku izulu liyana kakhulu abazali bayaxwayiswa ukuthi bananzelele abantwana bangabhukutshi emfuleni ogcwele amanzi sokungayehla iziingozi ezinengi ezitshiyeneyo sithole sesilahlekelwe ngabantwana abanengi.

Umnumzana oqakathekileyo esibhedlela sakithi ,uqonqosele amanesi akithi ukuba iholo selikhwelile, ahlabelela etshaywa ukhwelo sebethabile.

Ukukubobotheka kuyingxenye yezempilakahle ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu abelokujabula akumelanga uhlale ubalabalisa ucabanga kabuhlungu. Njengoba owesifazana ekhangeleka ebobotheka

Kwezempilakahle abantu basebenza kungatsha ehlukeneyo bakhona abasebenza ukwelapha, ukukhipha amazinyo, babekhona njalo abakhangela ngokuphatheka kwabantu empilweni. Laba bayahlala phansi labantu baxoxisane Lapho ungani ukhathazekile uyakhiphela kubo inkinga zakho, bakubonise ukuthi kukulimaza kangakanani.

kulezinsuku kulomkhankaso esigabeni sakithi abakhangela ngezempilakahle bahamba bengena umuzi munye ngamunye bexoxisana lezakhamizi abantwana labo bonke asebengaphezulu komnyaka olitshumu lasikhombisa behamba bebaxwayisa bexoxisana labo ngezinto ezingabe zibakhathaza

Abantu abagula ingqondo abenelisi ukuzwisisa okuyabe kukhulunywa ngudokotela ngakho kwesinye isikhathi bayabiza amalunga emuli ukuze bawachasisele ukuthi bahlale njani baphathe njani laba abngaphelelanga engqondweni .

Edolobheni lakithi banengi abantu abagula ingqondo abangelazo indawo zokuhlala ubathoala behlezi phansi emhlabathini abanye bengagqokanga lutho.

Imsebenzi yasezibhedlela ayikhethelekile ukuthi ungowesilisa kumbe ungowesifazana sokusiya ngokuthi wena ufunde waqeqetsha wafika kuliphi izinga. Ngakho kulabo abasebenzela engutsheni lapho okulabantu abagula khona ingqondo babukeka behlanzekile

Umphakathi uyaxwayiswa ukuthi akumelanga bahlala begamula izihlahla lokhu kuyahlukumeza impilakahle yomhlabathi ingakho abakhangela ngalezo babone kugcono ukuthi baqale ukuhlanyela ezinye izihlahla.

Umduli wekilinika upendwe ngombala ongani ufuna ukuba lithanga, kodwa wena kawufinyelelanga lapho. Eceleni kwakhiwe ngezitina ezibomvu, kwasekubhalwa maqondana lelinye iwindi ukuthi indlu leyo ngeyani.

Isibhedlela esikhulu lesi esiseduze langakithi sihlanzekile kakhulu. Ngihawukela umbala okhona omunye ongajwayelekanga oluhlaza. Bawusebenzisa phansi. Lokhu kusenza sibukeke sihlukene kulezinye izibhedlela. Umduli waso umhlophe nke okuhle okumangalisayo.

Ukubamba isihlathi yinto engabalulekanga kakhulu. Ungabona umuntu ebambe isihlathi uyabe engaphathekanga kuhle emoyeni. Uyabe ebalabalisa ngenhliziyo ngakho ababona ngezempilakahle uyakwanisa ukuxoxisana labo ubatshele okukuhlukumezayo.

Ngingena kweyinye indlu esibhedlela ngabona kulomtshina omkhulu engicabanga ukuthi ngowokuthunga izigqoko kodwa ekuboneni kwami ngiphinde ngabona kulamahali amathathu angikwazi ukuthi asebenza ukuthungani

Abantu abagogekileyo labo bayingxenye yabantu abaqakathekileyo emphakathini ngakho kumele sikhuthazane ukuthi noma bengenelisi ukuhamba kumbe ukuhlala kumbe ukwenzani sibakhangele njengabantu abapheleleyo.

Isikhathi sonke besihlala sithwala nzima nxa umuntu kumele ahlinzwe ayelatshwe ngaphakathi. Bekumele ugade uyefika edolobheni. Kodwa namuhlanje sithe sithi gaga eklinika yakithi, sabona sekule bhakane eselitshengisela ukuthi usungenelisa ukuhlinzwa khonapha.

emveni kokuchithekelwa yisisu uhambe esbhedlela wayaxoxisana lo mongikazi okhangela ngeze counselling kumcedisile kakhulu lokhu ngoba ubesehlala esekhathazekile seze engani usehanjelwa zinqondo

Izibhedlela ezinengi, odokotela nxa sebefikile ukuthi bezehlola isigulane. Bayavala okulilenjana okuhlezi kukhonapho, kugombolozele umbheda. Lokho kuncedisa ukuthi umuntu oseceleni angaboni okungabe kusenzakala phakathi.

Isakhiwo sekilinika eseduze lakithi sihle kakhulu. Phambili kulotshani obuluhlaza tshoko. Sifulelwe kuhle ngamaasibhestasi. Lokhu kwenza isakhiwo lesi sithakazelelwe ngabantu abanengi abasibonayo.

Izakhiwo zesibhedlela zibalulekile kakhulu empilweni zabantu abanengi ngoba kungela zibhedlela impilo zingalahleka, ngakho kumele sizigcine kuhle sizinakekele sizilungise lapho sezidilika.

Abantu abagulayo akumelanga bame isikhathi eside ingakho ezibhedlela lasemakilinika kumele sibone ukuthi kuyafakwa izitulo loba amabhentshi okuthi labo abazoncediswa bathole ukuphumula behlezi kikho

Ikhefu elidlulileyo bengivakatshele ekhaya eNtabazinduna, sithe sisahamba nxa ngithi gaga sengibona ibhakane eselikhombisa ibanga eselisele ukuthi siyefika ngathokoza kakhulu ngoba besekutshengisa ukuthi sekuseduzane.

Abasebenzela emakilinika kumele bagqoke i-uniform efananayo. Engakho sibona kulemitshina lezigqoko ezifakwe phezu kwetafula sebezithunga. Lokhu kwenza ukuthi babukeke beyinto yinye.

Ukubona umuntu olonyawo olulodwa kuyawulimaza umpefumulo. Uyabe usubalabalisa ukuthi ngabe wayenza njani kumbe wawela engozini yomgwaqo. Kubuhlungu kakhulu

Abasenzi ekilinika bayathola isikhathi sekhefu, esokuthi bayenatha itiye. Yingakho bayatshiya phezu kwetafula iminingingwane yezinto abakade bekusebenzisa. Buka amabhokisi kanye lemithi yokuhlaba abagulayo.

Kuqakathekile ukufaka imifanekiso yabantu abasebenzela ezibhedlela kusukela komkhulu kuze kuyefika komncane kuleyondawo. Lokhu kwenza abantu abancediswa lapho kubelula kibo nxa sokuthe kwaba lokuphambaniseka bayakwanisa ukunanzelela ukuthi umuntu owenze isenzo lesi angaba enguphi.

Esibhedlela kulemitshina etshiyeneyo uyathola omunye umile ufike ugade phezu kwawo ukuze ubone ukuthi umzimba wakho unganani ,kulomunye abakufaka wona ukuze bebone ukuthi utshisa okunganani ,minengi nje itshiyetshiyene.

Emveni kokubafundisa ngokwamabala ubabizile lowo oqeqetshele lesosifundo. Wabafundisa sebesenza. Ukuze abone ukuthi bazwile na zonke izifundo azichasisileyo.

Umsebenzi okuba ngu mongikazi muhle kakhulu uyancomeka njalo kodwa ufuna umuntu olesineke okwazi ukusebenzisana kuhle labantu.

Nxa sokuthe kwaba lomkhuhlane ovelileyo kuyeneliseka ukuthi umphakathi ufundiswe. Ukufundiswa lokho kuyabe kungendlela ezitshiyeneyo sekungenzakala imidlalo ehlukehlukeneyo phela abantu bazwisisa ngokuhlukana.

Ukubona imifanekiso yabantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo kuqakathekile, nxa usuthe wabona ugwalo lufanekisiwe ngomkhuhlane othile ngaphandle, kumele ubale uzwisise uthole ulwazi.

Izigulane ezehlukeneyo nxa zilalisiwe esibhedlela kumele zidle ukudla lokhu okuphekwa ngabasesibhedlela ngoba bayabe besazi okulungele umuntu munye ngamunye lomkhuhlane lo alawo.

Ezinye izimemezelo azisadingi ukuthi kutshone kufonelwa umuntu munyengamunye. Kuyabhalwa iphepha lihambe liyenanyathiselwa emdulini esinye isikhathi njalo, uyathola umuntu elithwele.

Abantu abanye besebegombolozele isigulane lesi ekade siwele engozini yomgwaqo. Besebesifake endlini leyi ehlinzwayo ngoba kukhanya bekumele bakhiphe izinyamanyama esezibambene empinjeni. Kubebuhlungu kakhulu lokhu.

Esikhathini esinengi abantu bangafunda, nxa sebeqedile bayahlangana bathokozele lelolanga. Lapho bayabe sebephiwa imiklomela yokuthi basebenze okungakanani. Bayaphiwa njalo izithupha ezitshengisa ukuthi sebeqedile izifundo.

Izolo sithe sisiyahlabisa umntwana ekilinika sathi nje singena igedi sabona kulebhakani ekade lipendwe ngombala oluhlaza, kubhalwe ngamabala amhlophe. Bekulesixwayiso thizeni lapho.

ngizwe abantu abanengi abahlala edolobheni besithi kulesixwayiso esiphumileyo kumele ngibone ukuthi ngiyadinga leliiphetshana lami ngilibale ngilizwisise ngoba kulokunye okuthiwa kuxwayiswa umuntu munye ngamunye ngomphakathi njalo ngama bhizimusi

Umntwanomnewethu ulenkinga yesikhumba. Angahamba etshanini umthola esequbukile eyinye indlela engenziyo ngakho kumele sibone icebo lokuthi simhambise ayebona udokotela.

Ukukhula kuyinto ebusisekileyo kakhulu, kodwa esikhathini esinengi sengananzelela ukuthi izalukazi lamaxhegu nxa sebekhule kakhulu bayathola ubunzima emehlweni uthole sebekhubazekile sebevaleke amehlo.

Umphakathi emazweni atshiyeneyo kumele uhlale ufindiswa ngaso sonke iskhathi ngokuthelelwana kwe gcikwane le HIV ukwenzela ukuthi abantu bangaweli engozini ngokuswela ulwazi.

Bekungasimuntu nje bekuyinhlabathi namuhla ekilinika. Phela bekulilanga lokuholisa abantu amaphilisi, laba abaphila belegcikwane ngakho wonke umuntu ubebuye ngobunengi ngoba lokudla bekukhona.

Emakilinika kulezinsuku kulobunzima kukhanya omongikazi labodokotela bayashota basola iholo abalitholayo ngibone i"line " inkulu kakhulu.

Ikilinika yase Luveve iyakhiwe ngezitina eziyikhakhi, ayipendwanga kodwa ifulelwe ngamazenge aluhlaza. Ubuhlaza bakhona abusibo lobuyana obezihlahla.

Isikhathi sekhovidi sihlukumeze abantu abanengi. Emakilinika ubusuthola abantu nxa behlezi kube lebanga elithile ukuthi bangathelelani lesisifo. Bekungavunyelwa ukwelatshwa nxa ungavalanga amakhala akho

Esibhedlela izinto zigcinwa ngendlela ezitshiyeneyo angeke uthi lapha okulele isigulane khona uthole sokugcwele amaphilisi okwelapha imikhuhlane etshiyeneyo kulezindlu zakhona ingakho sibona ibhakane liyabe libhaliwe ukuthi lapha kugcinwa izinto zokusebenzisa.

Indawo zika hulumende ezinengi zibonakala nge flag yelizwe nganginanzelele ukuthi ezibhedlela, ezikolo, enkambeni zamapholisa lezinye nje indawo ezitshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi kuhlale kule flag yelizwe.

Ekilinika yakithi eNdabazinduna sebekwazi kwabalula sebabona ukuthi bangahlanganisa ukuncedisa abantu kusuka kugcwale kakhulu ngakho sebafaka ilanga elilodwa elangoLwesibili ukuthi lilanga labomama abalabantwana abancane uthola kuludwedwe bethelwe abantwana.

Ijekiseni ayila kuthi uyindoda kumbe ungumfazi ungumntwana kumbe ungumuntu omdala ibuhlungu kakhulu ngimangele sengibona oyindoda esekhala izinyembezi abanye bonke besebemkhangele bembukele labo sebesesaba

Ukwamukelwa endaweni nxa ufika kuyinto eqakathekileyo njalo ejabulisayo nanso phela isibhedlela siyabamukela abantu ngezandla zombili lokho sikutshengisele ngokubhala phezulu ngamabala amakhulu.

Isakhiwo sesibhedlela engisibone edolobheni lako Bulawayo besisihle kakhulu ukudlula ezinye engiyake ngizibone .Besilokungamawindi okuncinyane nje. Ngithengi buzisisa kwathiwa hayi lesi kayisiso sikahulumunende .Phela emphakathini bakhona abantu abazakhela izibhedlela zabo besebe bhadalisa imali .

ezinye izibhedlela zibukeka zilezimota ezinengi zokuncedisa izigulane ngakho ngiyafisa kakhulu ukuthi kwelakithi lakho kwenzakale ngokufanayo phela kwesinye isikhathi izimota ziyaphuza ukuyafika besiyalanda ogulayo

abenza ezempilakahle bayayenza isiqiniseko sokuthi kumele kuhlale kulezinto ezinkulu zokufakela amanzi ngoba amanzi ayiyo into eqakatheke kakhulu kwezempilakahle kumele abantu bageze izandla ngaso sonke iskhathi bathole njalo amanzi okunatha

Abasebenzi abakhangela ngokuhlanzeka kwesibhedlela sakithi bayawuqhuba kuhle umsebenzi wabo ngendlela emangalisayo senehlanyele amaluba bancemta kwaba kuhle uzulu liyana okumangalisayo kuluhlaza tshoko.

Namuhla efamasi bekungela bantu abanengi ngifike ngazingenela nje ngathenga ngithe sengi phuma ngafica phandle kula bantu ababili omunye ubezihla lele phezu komduli wesakhiwo kukhanya ubesa phumula

abantwana abancane balawo amalungelo kwezempilakahle ingakho omama kumele bahlale bekwazi kholokhu bathole ukuxwayiswa ukuthi umntwana kumele ahanjiswe esibhedlela nxa kufanelwe eyehlatshwa loba ayethontiselwa

Abantu abatshadileyo kuqakathekile ukuthi nxa besiya esibhedlela besiyehlolwa babambisane indlela. Lokhu kwenza ukuthi umuzi uqine ngoba nxa oDokotela besipha izeluleko kumama lobaba Kuba lokuzwisisa okuthile.

imuli nxa isethe yalahlekelwa ngomunye welunga labo bayahamba bayemlanda emakhazeni sekumele ayelaliswa endlini yakhe yokucina kulapho abanye njalo abayenza khona inkonzo

Izolo bekulinga elokuhlatshwa kwabantwana esigabeni sakithi. Wonke umuntu u uvukele esibhedlela esehambisa umntwana . Bekulogogo okade ehamba lomzukulu wakhe embambe isandla.

ungafika esibhedlela ilanga litshisa zikhona izakhiwo zama shedi lapha abantu abayaba behlezi khona belindele ukuthi isikhathi sokuyabona abagulayo sitshaye omunye ngiphombe ngambona ekhanya ngesandla phansi kwaleyi shedi.

Uthe efika ekilinika bamtshela ukuthi akula jekiseni wabuyela umama oyisidudla wayazithengela wabuya layo wahlala phansi esitulweni . Umongikazi wasemncedisa ngokumhlaba esebenzisa umuthi walapha esibhedlela.

Ngethe ngisiya thenga ijekiseni yokuthi ngiyehlatshwa ngudokotela ngincediswe ngunkosazana okade egqoke isigqoke esimhlophe esandleni lapha ubefake indandatho okutshengisela ukuthi utshadile.

Emveni kutholakala ukuthi kule "Cancer" yamathumbu bahlangene odokotela abakhangela ngezanga phakathi zomzimba womuntu lalowo oqeqetshele khona ukukhangela ngemvukuzane, bahlale phansi baxoxisana ukuze bamncedise kulokhu ukugula.

Ekilinika ungafika ungezwa kahle, kulabomongikazi abakuncedisa ekuqaliseni. Bayathatha ibhanti balibophele esandleni. Lelibhanti uyalizwa selibopha. Liyabe lithatha ukuthi umzimba utshisa kumbe uqanda okungakanani.

Kulobaba olesifo esinye esibuhlungu kakhulu. Kumele simncedise ngemadlana ukuze enelise ukuya esibhedlela. Uthi esikhathini esinengi iqolo liyabe litshisa. Uthola eselibambile eze watshekisa lekhanda engasakwazi ukuthi ayenzeni.

umsebenzi wokuhlinza abagulayo awuphombi kwenziwa nguloba ngubani kuyabe kulodokotela oqondane lalokhu abanye sebengabakhona kodwa bayabe bencedisa ngedlela etshiyeneyo okufana lokuba bebe beqhubeza izinto zokusebenzisa ezifana lezigelo

Emveni kokutholakala ukuthi ulemvukuzane elihlweni. Babone ukuthi ngcono bathathe isinqumo sokulikhipha lelolihlo, kodwa lokho bekungatsho ukuthi impilo yakhe isiphelile, ngoba uyenelisa ukusebenzisa elinye ilihlo elilodwa.

Umntwana omncinyane kumele ahambe lomuntu omdala nxa esiyabona udokotela ingakho ugogo ehambe laye umzukulu wakhe ufike wahlala eceleni ngesikhathi udokotela ehlolahlola umntwana ukuthi engabe ehlutshwa kuyini

Owesifazana osetshenzelwa ngubabakazi ukhanya ukhathazekile kakhulu emoyeni basathethe igazi lakhe ukuthi balihlolisise ucabangela ukuthi engabe elemvukuzani kubuhlungu kakhulu siyathemba impumela izaphuma isithi akalayo

Izinso ziyingxenye yomzimba. Zidlala indima enkulu kakhulu emzimbeni yabantu. Ziyancedisa ekuhlanzeni igazi ebantwini, ukuze umzimba usebenze kuhle.

Kulontombazane akade ngihlezi duze laye ebhentshini silayinele ukubona udokotela ngimbone ekhathazekile elokhe ezibamba intamo ngaphansi kwezihlathi angazi kumbe ubecabangela ukuthi ulamatitiyani yini kumbe ubelamadlala kodwa ubekhanya esizwa ubuhlungu

Amadokotela ahlangane abamathathu sebezama ukuthi batshise imvukuzane leyi ekade imbambile ngasedolweni. Bebemile nje bezama ukuthi bancedisane babone ukuthi ekucineni kungaphetha ngani.

Esikhathini esinengi esibhedlela odokotela babonakala ngebhatshi labo elimhlophe bonke bayabe begqoke ibhatshi elimhlophe elide babekhona njalo asebeqeqetshile bayabe bengasela ndaba sebegqoka impahla zabo.

Kuqakathekile ukuthi sihlala hlale siyehlolwa esibhedlela, phela uyabe ungakwazi ngaphakathi ukuthi izitho zomzimba zimi njani. Silamathumbu ayakwanisa ukuthi abe lokugoqana, silezinso njalo ziyakwanisa ukuthi zibe lesifo esesimemethekile asihlolweni bantu bakithi.

Amakilinika akulezi insuku sebephucukile kakhulu. Sebeyenelisa ukufaka abantu abayenza umsebenzi ofanayo babe ababili kumbe babe bathathu. Lokhu kuyenza ukuthi izigulane zingahlali iskhathi eside esibhedlela zingatholanga ukuncediswa.

Indawo yesibhedlela yindawo okumele ihlale ihlanzekile kakhulu ukuze lapho kuselatshwa lowo ophathekileyo kumbe yimithi efakwa phakathi ngasegazini ingangeni isithethe amagcikwane angazakaliyo ukuthi avela ngaphi. Ukuhlanzeka kuqakathekile ezibhedlela.

Akulanto eyethusa njengokuthi bakutshele ukuthi uzahlinzwa esibhedlela. Kuyalimaza kakhulu emcabangweni ngoba uyabe ungakwazi ukuthi abantu abazakuhlinza balolwazi olungakanani, yingakho sicela ukuthi amadokotela abe lolwazi olupheleleyo emveni kokuthi basihlinze.

Ikhona eminye imikhuhlane esithi singayi yekelela ukuyelaphisa masinyane icine isiphambanisa amehlo ethu yingakho abezempilakahle kumele bahlale besikhuthaza ukuthi sihlale sihlola amehko ethu.

Ukukhubazeka emehlweni kuyinto ebuhlungu kakhulu. Khona nxa uthe wazalwa ubona besekusithi ngokuhamba kwesikhathi uthole ilihlo selingasayenelisi ukubona kubabuhlungu kakhulu lokhu.

Umuntu wesifazana nxa ezithwele kumele ngaso sonke isikhathi azibone ukuthi uyavakatshela odokotela bayemhlola kusukisela isisu silenyanga eyodwa kuze kuyefika isikhathi sokubeletha isisu sesilenyanga eziyisitshiya galolunye.

Ukudlala okwakha umzimba kuqakathekile kakhulu empilweni zabantu bonke uyanika amandla, uyavikela emkhuhlaneni etshiyeneyo yingakho umphakathi kumele uhlale uxwayisiwe ukuthi udle ukudla okulungele amasotsha omzimba

Nxa usiya hlola imikhuhlane efana lesiki ingculaza bayakuthatha igazi emunweni omkhulu kulapho abazathola khona impumela zokuthi ungabe ulalo igcikwane loba hayi.

Eminyakeni osemuva komunye odlulileyo kukekwabalelanga lokukhankasela isifo senhliziyo kulapho abantu akade behlatshwa khona. Abantu akade beyenza lumsebenzi bebegqoke izikipa ezibomvu ezibhaliweyo ngamuva zibhalwe usuku okwaqhutshwa ngalo.

Abasebenza ngezokuhlola igazi labantu, leminye imikhuhlane etshiyeneyo, kwenye indlu yasezibhedlela. Nxa sebeqedile ukwenza lokhu. Bayahlala phansi, baqoqe amabizo, behlanganise, babone ukuthi kungabe kumi njani.

nxa uwele engozini yomgwaqo uyenelisa kulimalela ngaphakathi ngakho uyahanjiswa endlini eqondane lalokho bakufake emtshineni ehlolisisa ngaphakathi ukuthi kungabe kulungile yini

benzela kungatsha zokuhlinza abantu kumbe lezo ezipheka umuthi balempahla zabo abazigqokayo lokhu kwenzelwa ukuthi bangangeni lamagcikwane njalo bangancolisi lokhu abayabe bekukhangele okwaleso sikhathi

Indlu yokulungisela okungamaphilisi bewathatha bewagoqa bewafaka kokungamaphetshana okuncinyane. kuleyinye ikhabothi yezenge kanye lezimbiza nje ezincinyane okuyizo abazisebenzisayo.

Ngithe ngidlula ngilunguza ngewindi omunye wabodokotela ethwele imbodlela elokunye phakathi bekulombala oluhlaza okwesibhakabhaka kukhanya bebesapheka imithi ethile yokusebenzisa eyokukorobhisa

Ithekinoloji yakulezinsuku isiphucuke kakhulu. Umzali useyenelisa ukubona umntwana esesiswini engakaphumeli ngaphandle phandle uhle uveke ubekwazi ukuthi ngumfana kumbeni yinkazana.

Umalume wami usebenza esibhedlela kodwa wathi yena kayisuye udokotela kumbe umongikazi owakhe umsebenzi unzima kakhulu ngoba usebenza ukupheka imithi yokwelapha. Ngaso sonke isikhathi ubuya ediniwe ngoba imitshina ayabe eyisebenzisa uthi inzima kakhulu.

Izigulane nxa zithe zalaliswa esibhedlela. Bakhona omongikazi abayabe bephethe amaphepha abo. Kumele ngemva kwemizuzwanyana, bahambe bayebahlola, ngokutshiyeneyo, ukuthi kungabe sekukhuphukile , kumbe sekwehlile, lokho kugula.

Ukuze sithole ukwelatshwa ngemithi kanye lamaphilisi esikhiwa yakulezinsuku kulendawo abayibiza ngokuthi yiLaboratory lapho abapheka khona imithi besebenzisa imitshina.

Kwesinye isikhathi umuntu uyagula kufike ezingeni lokuthi akusayazakali okuyikho okumbambileyo ebesethathwa engeniswe kuleyondlu okuyahlolwahlolwa khona igazi yikho impumela ezakhuluma ukuthi umuntu lo ubanjwe kuyini

Umntakamalume oleminyaka elitshumi lasithupha uthe esekhulelwe elokhu engakwazi ukuthi ukhulelwe umalumekazi wamthatha wahambalaye kubodokotela bafika bathengiswa okuyizinto kwalezinsuku okokuhlola ukuthi umuntu usekhulelwe noma hatshi, watshengisa ukuthi usekhulelwe kwamdanisa kakhulu

Kuqakathekile ukuthi loba usemsebenzini uthole isikhathi sokuphumula uthathe umakhalekhukhwini wakho ukhangele imilayezo evela endenini, ubakhulumise, ubahlole ukuthi bangabe betshone kahle endlini.

Izibhedlela zakithi sezaphucuka. Khangela sokulendawo okuthi lapho umuntu ephathekile elimale ngaphakathi uyenelisa ukuyafakwa emtshineni akhangelwe ukuthi ulimale okungakanani.

Umfazi kamnewethu ubelethile izolo, ngavuka namuhla ekuseni kuthiwa ngiyemlanda esibhedlela. Bengingakwazi lokuthi ngizamthola ngaphi, locingo lwakhe lungangeni. Ngithe ngisathi gaga, ngabona kubhaliwe ukundawo lapho okubelethelwa khona, ngahle ngaqonda khonapho.

Esikhathini esinengi ungabona iline yabo mama bethwele abantwana kumele uhle ubekwazi ukuthi kuleyo ndawo kulabodokotela abakhangela ngezempilakahle zabantwana kanye omama abazithweleyo.

Emva kokubeletha abanye omama bayahlukumezeka uthole sebegula behleli bengabacabanga kakhulu, ngakho banxusiwe ukuthi kumkhankaso wokuxoxisana labo ukwenzela ukuthi benelise ukukhangela abantwana ngendlela efaneleyo

Abantwana bayalandwa ezikolo ukuyahlatshwa amajekiseni. Nxa kuthe kwaba lemikhankaso kumbe umkhuhlane owileyo, bayakhuluma ukuthi kusukisela emnyakeni engaka. Kusiyabanga kwengaka, bayahlatshwa.

Umntwana imncinyane ongakakwanisi iminyaka elitshumi lanhlanu nxa elalisiwe, esibhedlela, umama wakhe, kumele abekhona, isikhathi Lokhu kwenzelwa ukuthi udokotela nxa ebuya ezemhlola ngezikhathi zonke, enelise ukuchasisela umama, ukuthi umntwana kungabe kuhamba njani,

Uhulumende kumele ancedise omama abalantwana abancane. Isikhathi esinengi ayisibo bonke abamunyisayo. Abanye nxa bethe bahlaselwa emveni kokubeletha umntwana akumelanga ammunyise.

Zinengi indlela zokuthi abesifazana bevikele ukulamisela eduze abanye bayanatha amaphilisi abanye bayafaka okunye okwensimbi engalweni okuhlala iminyaka abanye njalo bayahlaba ijekiseni ngemva kwenyanga ezintathu njalonjalo.

Uthe eseBone ukuthi sengcono umntwana ukugula Udokotela wasebuya lamaphetshana Esetshela unina ukuthi hayi selingahamba ngekhaya ngoba umntwana usengcono

Maviki wonke nxa kungolwesithathu ekilinika yakithi lilanga labantwana labo mama abazithweleyo uthola sebehlezi belayinile kuyimisindo yabantwana abakhalayo abanye bayabe bedlala njalo

Umama uhambise umntwana ekiliniki ukuyahlatshwa, uthole kulalaba abasebenzisa omabonakude kanye lamaselifoni ukuthatha imifanekiso. Ukholisile kakhulu esebona sebemthatha umpikitsha. Ubebukeka lemehlweni ejabulile.

Abantwana balalo ilungelo kwezompilakahle. Siyabonga kakhulu kulabo abemaphandleni abathi bengathola isikhathi bavakatshele ngasezibhedlela bahambe bencedisa abantwana laba abaswelayo. Lokhu kubenza labo bazibone bebalulekile kakhulu.

Umsebenzi wokuba ngudokotela lokuba ngumongikazi lokuba ngudokotela ufuna umuntu okhululekileyo olomusa olothando ozathi lanxa kunzima kangakanani azizwe ewuthakazelela umsebenzi wakhe njalo angabukeki edanile ngeskhathi somsebenzi

Nxa kulungiswa amaphilisi, ababambi ngezandla bewabala kukhona okuyizipunu okuncinyane abayabe beqwebaqweba ngakho iphilizi linye ngalinye, kuze kufike inani lelo abafuna ukuthi lifike.

Esibhedlela bangabona ukuthi umuntu akasakwanisi ukuphefumula kuhle bayamfaka umoya emakhaleni besebenzisa imtshina yabo. Ngakho leso sikhathi lowo okwenzayo uyabe ebukele kucomputer ukuthi kwenzakala kuhle yini.

Ugogo wangakithi usekhulile okumangalisayo nxa ehamba yedwa akasayenelisi ukuzimela abantwana bakhe abasemazweni bamthengele ezinye insimbi ezingamncedisa ukuthi ahambe ebambelele.

Esibhedlela sebananzelela ukuthi zikhona izinto othi ungazi bamba uzothola ususele usulimele ngasezandleni ngakho basebebuya lamacebo okuletha okunye okuyimininingwane okungancedisa abantu laba abasebenzela khona.

Ukuphekwa ngamaphilisi kwenziwa ngendlela ezitshiyeneyo kusiya ngokuthi alungiselwa ukwelaphani ngawo. Ngethukile izolo ngibona amanye amaphilisi othi nxa uwakhangele ayabe emhlophe ehlaliswe okuliphetshana okumnyama.

Nxa ugula imikhuhlane abangayizwisisiyo kumbe kwesinye isikhathi nxa kungabonakali ukuthi umuntu ubulawa kuyini ,bayathatha igazi lakho bahambe bayelihlolahlola imikhuhlane ehlukeneyo abayabe beyicabangela ukuthi kungabe kuyiyo.

Ijekiseni esikhathini esinengi ingasetshenziswa iyalahlwa akumelanga isetshenziswe iphinda phinda ebantwini abatshiyeneyo amagcikwane ayabe esalele kunalithi leyo ehlabayo angagcina esengena kwabanye bantu.

Ukuhlatshwa ijekiseni yinto engiyesaba kakhulukazi. Ngihambe ekilinika ngilamadlala, ngithe ngibona udokotela ethatha okuyimbodlela lokhuyana esemunya umuthi, ngazizwa ngiqaqamba emadolweni.

Ukuhlupha kwamagetsi emadolobheni kwenza impilo zabantu abaphathekileyo zibenzima kakhulu phela esikhathini esinengi imitshia abayisebenzisayo bayisebenzisa ngamagetsi.

umama nxa esanda ukubeletha umntwana uyaqunywa ithumbu elihlukanisa inkaba yomntwana lethumbu likamama kuyabakhona isiqephu esisalayo esiyiso abasifaka kwelinye nje iphekisi elincinyane

Abantu abasebenza esibhedlela lasemakilinika banengi kakhulu. Kodwa bakhona abahlala kegaxe okunye entanyeni. Labo ke yibo odokotela ngoba abayabe behlomile ukuthi konke okumele bakukhangele ebantwini yikuphefumula lokutshaya kwenhliziyo

Emveni kokuthola ukuthi uselemanzi amalutshwane emzimbeni babone ukuthi bathathe amanye amanzi bamegezelele bebemfake engalweni bathethe okunye okuyinto bakunamathisela ukuze abambe inalithi ingaphumi.

Esibhedlela nxa sebenanzelele ukuthi umuntu ulegazi elilutshwana bayakwanisa ukudinga igazi elihambelana lelakhe besebelifake kulo omunye kodwa bakhona njalo abayabe belegazi elinengi yibo ayancedisa labo abashota igazi.

Ngihlala ngizibuza ukuthi imitshina yesibhedlela yonke yindaba ilamaviri senginanzelele lokhu ukuthi kwenza kubelula nxa odokotela sebe bhoda sebesenza umsebenzi asikho isidingo sokuphakamisa kodwa uyafuqa kuphela kuzihambele

Ababona ngezempilakahle zinengi izinto abazisebenzisayo emsebenzini yabo kutshiyana ngokuthi umsebenzi nguwuphi. Balokuzinsimbi okunye okungani yizipunu kunengi nje khona ngeke ukuqambe ukuqede.

Ingubo ezilala abantu abagulayo ziqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekile .Labo abasebenzela endlini zokuwatsha bangaqeda bayalungisa ba ayine sibili ukuze babulale wonke amajemusi .

Esikhathini esinengi izinto ezisetshenziswa ebantwini abagulayo ziyabe zilavili okuhambisa ukuthi kube lula isigulane sebesijigimisela kuqakathekile lokho

Ngihambe ngisithi nzoyelatshwa namuhla esibhedlela ngifice ukuthi indlela asebe sebenza ngayo isihlukile sebe lokunye okungumtshina okuncinyane abakufaka phezulu kwetafula nxa bekhuluma lawe asazi ukuthi kusebenzani

izinyolami lomhlathi lithe selibuhlungu ngagijima ngayalikhipha esibhedlela kulesi tulo sabo abakuhlalisa kiso esiyabe sikuyenza engani ulele senza udokotela asebenze kalula nxa esekukhipha lelo zinyo

Izitulo ezisetshenziswa ezibhedlela lapha zinengi ungazibona uyamangala kulezitulo ezinye lazo eziyabe ezingani zilamagetsi esokuthi ungahlala kiso uyakwanisa ukukhweza kumbe ukwehlisa.

Umnawami ngathi ngimxoxela ukuthi ayisibo bodwa abantu abahlatshwa ngamajekiseni wamangala uze wakholwa ebona ubaba evuka ehlaba inkomo zakhe zonke esebenzisa okunye okungumtshina okucijileyo.

Uthe esanda ukubeletha unana wakhe babona ukuthi ngani kaphefumuli kahle basebemnika okungumbheda okuncinyane okulamavili ngaphansi bekulombala oyimpunga phezulu kulombala oluhlaza.

Ukuba yisiphofu yinto ebuhlungu kakhulu uyabe ungaboni okwenzakalayo kodwa bayenelisa ukuhamba besebenzisa okunye okuyisigodo lokhu kuyabe kubenza ukuthi bengalimali bazwe lapho okulezinto phambi kwabo.

odokotela basebenzisa izinto ezinengi ezitshiyeneyo ezibancedisa ukuthi balaphe abantu njalo bancediseke ekufakeni imithi zinengi kakhulu okokuthi nxa singatshona siziqamba ilanga lingatshona

Ngithe ngihlola ngezifundo zami ebulemnjini ngatshayisana leyinye indawo ekade kulotshwe mayelana labantu abahlinza esibhedlela bebekhuluma ukuthi bayatshisa izinto abazisebenzisayo ukuze bakhiphe amacikwane lakho konke nje.

Isikhathi sabodokotela ukuthi basebenze nxa sesisondele, ubona ngonesi esethutsha, efuqa okunye nje okufuqwayo . Uyalicela ukuthi liphumele phandle, nxa kade lizebona lowo ogulayo. Abeseqala ukusebenza.

Insuku zanamuhla sezaphucuka kakhulu okumangalisayo. Abantu abagula imikhuhlane efana letshukela, bayenelisa ukuzihlola ukuthi itshukela lingabe likhwele kumbe liyehle okungakanani. Lokho kwenza kubelula nxa esethe engasezwa kahle, uyazihlola abeseyenelisa ukuzincedisa ngendlela ethile.

Asikhangeleni abantu kulezinsuku asebekwenza emazinyweni abo. Umuntu akasafuni kuzithola elamazinyo alezikhexe. Umuthola esefake lokho okulethwe ngabelungu okulemiceciso ukuzekubophe amazinyo la ahlangane.

Ukugogeka kuyingxenye yempilo yalumhlaba esiphila kiwo inkalakatha yikuthi labo abagogekileyo kumele sibancedise ukuze benelise ukuhamba, ukukhuluma njalo bathole izifundo ukuze baqhubekele phambili ngempilo yabo.

Emveni kokuqaleka egijima bamhambise esibhedlela. Udokotela ufike wathatha imitshina yakhe ayisebenzisa ukuhlola ukuthi inhliziyo ingabe isatshaya yini. Wafaka endlebeni wasefitizela lasesifubeni.

Umdlali webhola obedumile kakhulu wangena engozini yomgwaqo ehamba ngemota. Walimala waqamuka unyawo lwesandla sokudla kodwa emveni kokuhamba esibhedlela wathola uncedo olukhulu.

Kuqakathekile ukuthi umuntu anathe amanzi amanengi, lokhu kuyancedisa ukuthi angacini eseswela igazi emzimbeni. Ngokwenza njalo imikhuhlane iyavikeleka.

Esibhedlela kuyelatshwa ngendlela ezitshiyeneyo. Kwesinye isikhathi uyaphiwa amaphilisi uwanathe ngokuwadla emlonyeni, kwesinye isikhathi uyahlatshwa ijikiseni, kwesinye isikhathi njalo ikhona imitshina esetshenziswayo ukuthi ingenise imithi ngasegazini.

Ngithe nsiyalanda umalumekazi esibhedlela ngabona indlu eyinye ekade elele ogulayo bekulomtshina osetshenziswayo ukuthunga lapho umuntu sebethe bamhlinzahlinza.

Nxa ungumongikazi uhlangana labantu abalemkhuhlane eminengi etshiyeneyo kungakho emsebenzini kumele ubone ukuthi ngasosonke isikhathi ubamba iloba isilonda kumbe amanxeba abantu abalimeleyo gqoka amagilovisi ezandleni ukuze ungazi tholi usuthethe imikhuhlane ebantwini laba.

Okuliphetshana engilithole phakathi kwebhokisi emveni kokuthengela umntwana umuthi wokugcoba ekhanda ezilondeni. Usincedile kakhulu ngoba bekulendlela yonke eyokuthi umuthi usetshenziswa njani, waphekwa kwafakani, ngilibale ngalilandelela lonke.

Umuntu angagula kuqakathekile ukuthi ahambe esibhedlela phela akukho abangancedisi ngakho, loba ungathola ukuthi igazi selililutshwana emzimbeni wakho, bayayenelisa ukukunika amaphilisi okwengezelela lelo gazi.

Umama uthe ethi akanathise umntaka dadewethu umuthi ngoba ubekhwehlela wathola okuyisigubhu sekubetha umoya phela umuthi lo umnandi emlonyeni ngakho abantwana bonke besebezikhwehlelisa baqonde lapho bayenatha bengacelanga

Umalumekazi ulesikhathi sokuthi uyabe qubuka umzimba wonke sesibone ukuthi ngcono sihambe esibhedlela ayehlolwa phela zinengi izinto ezenza ukuthi umuntu atshone equbuka. Kwesinye isikhathi sokungaba ngokunye ukudla okungamelanga ukuthi ngabe uyakudla njengenhlanzi ziyayenza amafusi ngakho sokumele athole umuthi ozamncedisa.

Ngaphandle kokuthi umuntu ahambe esibhedlela loba ekilinika, kulezi insuku kukhona imhlobo yama philisi ukuthi ungaqonda efamasi phela bafika bakuthengisele nxa uhlatshwe yisihlabo. Ungafika ubatshele ukuthi ufuna iphilisi okuthiwa yi bhulufeni bayakuthengisela bengela kuthanda buza.

Udokotela uthe esanda ukufika emsebenzini engakhulumi lezigulane watshiya isikhwama esibomvu phezu kwesitulo. Akula osivulileyo lesosikhwama phela umsebenzi kadokotela ngowakhe ngoba uwufundele.

Bengiphethwe yisisu ekuseni, umnewethu waphuma endlini yakhe eyokulala ephethe okuliphetshana okuluhlaza okwesibhakabhaka bekubhaliwe ngamabala abomvu, wathi ngithathe inkomitsho yamanzi wabevula wakuthululela kwathi shwi nganatha, emveni kwalokho ngizizwe ngcono.

Nxa uphethwe luphepha, ukhwehlela, omongikazi bayakubuzisisa ukuthi ubachasisele mayelana lalokho kukhwehlela ukuthi isifuba somile kumbe simanzi bayafuna njalo ukuzwisisa ukuthi isikhwehlela siyaphuma na ukwenzela ukuthi bakunike umuthi oqondane lalokhu, phela kukhona ukukhwehlela okuyabe kuwomile.

Izifuyo zangekhaya aziphongkugcinwa nje kuphela. Ziyanakekelwa. Uthola uhlaba imbuzi, inkomo, izimvu, lakho konke nje okunye okufuywa ngekhaya. Kuyabe kuzivikela emikhuhlaneni ehlukeneyo.

Udadewethu uthumele umuthi ovela elizweni lase South Africa. Umuthi lo ubuphakathi kokulibhokisi okuluhlaza okwesibhakabhaka kasikatholisisikakuhle ukuthi ulaphani ngakho kusafanele ukuthi sifunde konke okubhaliweyo ngaphandle laphakathi kokuliphetshana okutholakala phakathi kwebhokisi.

Ama-pharmacy amanengi lapho esithenga khona imithi ayacecisa imithi kanye lamaphilisi. Bayafaka amabala obala egcekeni ukuze umuntu munye ngamuye enelise ukuzibalela okubhalwe ngaphandle

Emnveni kokutholakala ukuthi ulomkhuhlane umnvulamakhwa bamuphe igajana elilamaphilisi amhlophe phakathi, ngithe ngikhangela phandle ngabona ukuthi abhalwe ukuthi phakathi alitshumi lantathu, okutsho ekupheleni kwenyanga uzabuyela esiyathatha amanye.

umama ubekhathazwa yisilungulela ukuthi angadla ukudlamuyathi sekutshisa kakhulu lapha phakathi esifubeni wenela ukuvakatshela e phamarcy bafika bamthengisela umuthi ongamanzi bathi abewunatha uzamncedisa

emveni kokumgijimisela esibhedlela sifike ngale sathola ukuthi akasela mandla u dokotela wasebuya lokuyisikhwamanyana ade kulamanzana amancane wamuhlabhlaba lapha esandleni eveni kwalokho besekulokhe kuthontela kancinyane ngakuyena

Unana omncane oleminyaka emibili ubekhwehlela okumangalisayo umama wakhe wahamba esitolo esikhulu esakoTM wafika wathenga umuthi olebhokisi eliluhlaza okwesibhakabhaka elibhaliwe ngaphandle ukuthi lowu ngumuthi wokukhwehlela.

Umzawami ubekhala ngokuthi amehlo akhe ayaluma wahamba wayabona udokotela okhangela ngezamehlo wafika wamkhangela wamhlolisisa wasemnika okuyimbodlela okumhlophe okomuthi wathi uzathontisela emehlweni nxa eselala.

Ngimtshele umnewethu ekuseni ukuthi angizwa kahle ngitshaywa likhanda .Uthe ebuya evela emsebenzini ngabona phakathi kwesikhwanyana sakhe kulokuliphepha kwamaphilisi. Ngiqale ngisabona umbala obomvu ngaphandle .Ngathi kumbe yini leyi .Ngasengibona amaphilisi amhlophe. Ngahlengathola. amabili nganatha .

Amaphilisi ayimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo. Amanye bayawabala bewafake phakathi kwephepha elimhlophe, amanye njalo uwathola kwelinye iphepha eliyabe livalelwe iphilisi linye ngalinye.

Emveni kokugulelwa ngunana wakhe , odokotela bamnika imithi elihlekanyana esemambodleleni. Ubevuka ekuseni angaqeda ukudla amnathise nje.

Abantwana abancane abalenyanga labasanda kuzalwa nje kusiya phezudlwana bahlala betshilwa isikhathi esinengi kodwa ngizwa udokotela esithi ukhona umuthi ongabancedisa lokho kutshilwa

Indlela zokwelapha lokhe ziqhubeka zisanda kulezi insuku. Abantwana nxa bekhwehlela kumbe evimbene uyenelisa ukusebenzisa ezinye zezinto ukubafafaza esifubeni. Kuzancedisa ukuthi bazizwe sebephefumula ngcono.

nxa usanda ukubeletha kwesinye isikhathi kuyatholakala ukuthi u wophe kakhulu igazi lacina selililutshwana emizimbeni odokotela bayakunika isixwayiso sokuthi natha amanzi amanengi kodwa balawo njalo amaphilisi othi ungawanatha ayakungezelela igazi ayabe esefuna udle ukudla okunengi

ngibone imbodlela zemithi eyesibhedlela ezine zifanekisiwe empikitsheni kodwa ukuthi umuthi lo welaphani angikwazi kuzamele ngiabalisise ngizule njalo lasebulenjini ngidinga ulwazi olugcweleyo

Odokotela bebethwele amajekiseni kanye lomuthi wakhona omunye ugqoke ezandleni okuluhlaza okwesibhakabhaka omunye njalo ubegqoke umbala oyipinki.

Ama"pharmacy" amanengi kukalutshwana ukuthi uthole bebhale intengo yezinto ezithengiswa lapha kodwa ungaya ezitolo ezinkulu lazo phela ziyathengisa amaphilisi, uthola nje kubhaliwe kucaca.

Nxa ufuna ukuvikeleka ezingozini ezivela ekunatheni amaphilisi ngendlela engafanelanga. Funda lokhu okubhaliweyo ngaphandle ukuzwisise. Nxa ungazwisisi, uhambe kubomongikazi. Bayekuchasisela kuhle.

Nxa ukhwehlela akumelanga uhlale ungagqokanga impahla ezikhudumalayo nxa kulamakhaza ungahamba esibhedlela bayakunika umuthi wokunatha ekuseni kanye lantambama usulala.

Abantwana abancane abayenelisi ukuginya amamphilisi ingakho sebabona ukuthi kufanele bebelemithi yabo eyenzwe ngedlela zokuthi bayanatha kudlule kalula emzimbeni.

Imithi yesikhiwa yakulezinsuku isiminengi kakhulu. Kodwa mina eminye yangikhona ngiyabe ngingakwazi ukuthi isebenzani njalo akusikho cala lokhu ngoba angikufundelanga ukuba ngudokotela. Ingakho nxa singabantu, kumele sizifundise ukuthi sithole ulwazi ngokupheleleyo.

Izolo umnawami uvuke ebulawa yisisu. Umama wamhambisa ekilinika. Uthe efika udokotela wambhalela umuthi wahamba wayawuthenga efamasi. Umuthi lo ubuye uphakathi kwesigujana esimhlophe.

Umongikazi angakunika amaphilisi nxa uthe wayethekelela esibhedlela lapho ugula uyakuchasisela ukuthi uthatha ngaki ngelanga ukuze uthole uncedo ngokuphilileyo.

Sengananzelela ukuthi imithi esiyiphiwa esibhedlela loba esiyithenga emafamasi eminengi yakhona yenziwe ivela kuzihlahla, ingakho akukho okubi ukuzelapha usebenzisa izihlahla zesintu.

Udadewethu ubanjwe umkhuhlane wetshukela kumnyaka ophelileyo wahamba esibhedlela, udokotela wafika wambhalela imihlobo yamaphilisi amabili ukuthi uzabe eyinatha njengokulayelwa kwakhe

Umnewethu ulokuli gabha kwakhe okuhlala amaphilisi uyakufihla esikhathi esinengi ngoba khona kumele kube yimfihlo, kumhlophe kubhalwe ngamabala aluhlaza awesibhakabhaka. Phakathi kukhanya kulamaphilisi alitshumi lantathu.

Ungagula uhamba esibhedlela nxa sokumele uhlatshwe ijekiseni bayathatha okuyimbodlela okuncinyane okuyabe kulomuthi phakathi bamunye ngomncijo wejekiseni bebesebekuhlaba

Umnewethu uhambe efamasi esiyathenga amaphilisi bafike bamthengisela ephakathi kwe phetshana wona nxa siwabala abengatshumi amathathu.

Abelungu sebaphucukisa kakhulu ,ekwelapheni imikhuhlane kulezinsuku. Sebayenza eminye imithi eyokuthi uyayinatha lapho umikhuhlane ungakafiki. Lokhu kuyancedisa ukuthi uhle uvikeleke isifo singakakuqali.

Umuntu angaqamuka isandla akumelanga ahambe esilengisa leso sandla esibhedlela bayakunika isikhwama osekumele uhlale usigaxile njalonje lapho ohamba khona lokhu kuyanceda ukuthi ithambo lingaphambaniseki lihlangane kuhle .

Insuku zanamuhla seziphucikileyo kakhulu, sokuthi nxa uthe wangaphatheki kuhle uhambe esibhedlela uthola usizo oluphucukileyo lemitshina yakhona esentshenziswayo iyancedisa kakhulu.

Eminyakeni odlulileyo ngike ngabanjwa ngamadlala ngahamba esibhedlela bangibhalela amaphilisi engathi sengiwathengile efamasi ngawabona elombala olithanga. Kodwa anginceda kakhulu lawo maphilisi.

Emveni kokuhlatshwa yisihlabo umalume uhambe e"phrmacy" ethi uyadinga amaphilisi obuhlungu bafika bamthengisela iphilisi okuthiwa yi"IBUPROFEN".Uthe eselinathile konke kwahle kwaphela.

efamasi uthola imithi etshiyeneyo ikhona imithi enathwayo ibekhona njalo imithi ecotshwayo ngangibone nxa abantwana belezilonda ekhanda kuyabe kuphakathi kwebhokisi bagcoba gcobe ekhanda

Izolo bengitshaywa likhanda. Umama uthe efika wabevula isikhwama sakhe wangidobhela intanga zamaphilisi ezimbili ezimhlophe. Ngithe emveni kokunatha ngizizwe sengisiba ngcono.

Izibhedlela zonke jikelele kuqakathekile ukuthi zihambe zifaka amabhakane emgwaqweni kusukela emadolobheni ngangcono kube kuhlukana ngomango nje. Lokhu kuyancedisa abantu abayabe bengelalwazi lwaleyo ndawo kodwa bangabona ibhakane babale bayafinyelela khona masinyane.

Ugogo wakomakhelwana sibone kungcono ukuthi simcedise ngokumhambisa kwababona ngezempilakahle , emveni kokubalekelwa ngumntwana etshiya isizukulwane ngekhaya , lokhu kuzamcedisa ukuthi baxoxisane laye bamnike imbono yokuthi angatholakali eselimele emcabangweni

Nxa kulesigulani sangakini esiyabe sisesibhedlela ungezwa bekutshela ukuthi ukuward yiphi akudingi kuthi utshone ubuza kungumlandu wesibhedlela ukuthi bakubhale lokhu emdulwini besebefaka okukhomba lapho okulendawo khona.

Abantu abagula ingqondo balezabo izibhedlela eziyakhelwe bona uqobo. Ziyabe ziyakhwe ngendlela yokuthi abenelisi ukuthola sebefohlile babaleka okuyinto engafaka impilo zabo encopheni.

Bekuzwisa ubuhlungu ukubona umntwana olele engenelisi lokuphefumula kodwa odokotela besebemncedisile bamfaka ezinye izintambontambo ezincane ezinye bezihlonywe emakhaleni ukuze kumncedise ukuphefumula okunye kufakiwe njalo ukuze kube kumdlisa kuhle.

Umntwana obelethiweyo ubengenelisi ukuphefumula kuhle ngakho umongikazi wamthatha wamlalisa embhedeni, wamfaka emakhaleni okuyizintambo okuzamncedisa ukuthi aphefumule kuhle.

Abantwana abancane balalo ilungelo kwezempilakahle, ngakho abazali balomlandu wokuthi kumele bakunakekele lokhu. Umntwana ukumele ahanjiswe esibhedlela ngezikhathi zonke ezifaneleyo.

Nxa kulomkhuhlane owileyo kulezinsuku abezempilakahle sebakwenza kwaba lula. Bayakhipha inamba yamanensi ahambe behlaba abantwana ngemakhaya, lokhu kuvikela abantu ukuthi bangatholi bekhuthwe ngumkhankaso

Bathe sebeqeqetshile ukakhangela ngezempilakahle zabantwana abasukela ekuzalweni besiyafika eminyakeni elitshumi lasitshiyagalombili bayenza umdlalo bathenga impahla ezifananayo. Bebejabulile phakathina kwezikhipa ezimnyama. Abanye njalo bebegqoke okumhlophe.

Abantwana besikolo bavakatshelwe ngomuye owabeze mpilakahle osezingeni elikhudlwanyana kulabo. Umile labo bagqoke izigqoko zesikolo. Uxoxisana labo ebancedisa ngezempilo yabo ezayo.

Ukudlala kuyingxenye yezempilakahle kwabantwana .Kuqakathekile ukuthi umntwana osakhulayo aphiwe ithuba lokudlala .Kuyamenza akhuthazeke lasezifundweni nxa ehlanganela labanye .Lokukhuluma kwakhe kuyathuthuka .

Ukudinga umsebenzi lakwamanye amazwe kuvumelekile. Phela ubabakazi wami uqeqetshile ezifundweni zokukhangela mgezabantwana. Ngimuzwe esithi sethole umsebenzi elizweni laseRwanda. Kusijabulisile lokhu njengomdeni

Abantwana abenza isifundo sikazelo. Bayaqatshwa ezikolo kwelakithi eleZimbabwe. Umama uyamhambisa loba ubaba ekuseni aphinde ayemlanda njalo nxa esetshayisile.

Abakhangela ngezempilakahle zabantwana. Balamabhuku amakhulu lapha abagcina khona imininingwana yabantwana. Okubizwa kuthiwa yiregister, Uthola kulebizo, ilanga lokuzalwa. Lalapha asuka khona. Lokhu kuyancedisa nxa befuna ukuncedisa umntwana.

Ekukhuleni kwethu ibiminengi imidlalo kade sithanda ukuyidlala. Besihamba esikolo sigqoke impahla zethu ezifananayo kodwa besokuthi nxa kungaqala umdlalo lowu owokubambana izandla, bengizizwa ngikholisa kakhulu lapho siyabe sesihlabela ingoma yethu yokugida.

Endulo umuntu wesifazana ubengavunyelwa ukuhlala esitulweni bekumele athathe icansi ahlale phansi ingakho sibona ugogo labazukulu bakhe isikhathi esinengi bayabe benabile ecansini ebaxoxela izindaba.

Ngake ngabanjwa ngamadlala emnyakeni ophelileyo. Ngangizizwa ngigodola ngiqhuqha. Ngahamba esibhedlela ngahamba esibhedlela. Udokotela wangikhamisisa emlonyeni walunguza phakathi efuna ukubona ukuthi angabe ebukeka enjani.

Abezempilakahle sebenanzelele ukuthi abantwana laba nxa sebekwanisa iminyaka elitshumi lanhlanu kusiya phezulu yibo asebehlaselwa kakhulu yigcikwane le HiV ingakho sebethole ukuthi babafundise.

Umngane wami esifunda sonke ngiyamthanda. Esikhathini esinengi abantu basibona sibambene izandla esikolweni. Sebeze bekwazi ukuthi mina lomngane wami siyathandana njalo siyezwana.

Abasebenzela endlini leyi okuphekwa khona imithi, balamabhatshi abo amhlophe afananayo. Bayawagqoka isikhathi esinengi nxa sebesemsebenzini wabo. Labantwana besikolo bezifundo zangaphezulu abafundela ukuba ngodokotela bayawagqoka lamabhatshi.

Isacuthe ngumuntu ongezwayi endlebeni ngakho abantwana kumele bayajiswe kubodokotela bayehlolwa indlebe ukuthi ngabe besizwa kuhle na nxa kuyikuthi akenelisi ukuzwa abesethola usizo esibhedlela

Kwezempilakahle abantu abaqhatshiweyo bakhangela imisebenzi eminengi etshiyeneyo. Uyabe ekhona oqandane lokukhangela ngokwamazinyo nguye othi nxa uhambe usiyakhipha izinyo abe nguye okukhuphayo.

emakhaya sebananzelela ukuthi ezibhedlela lase maklinika kutshana kakhulu ngakho kulabo mama aba balwayo abahethwa ukuba bafundiswe ukwenzela nxa sokuthe kwaba lomonakalo umuntu engasezwa kuhle bayayenelisa ukugijima bemsondelele bamkhangele ukuthi kungabe elimale ngaphi

Bathe sebeqatshe iqembu labantu abambalwa ukuthi baqale umsebenzi. Baqale babona kungcono babafundise ukuthi kuphathwa njani lemibheda yezigulane ilungiswa njani.

Amazwe akhona amanengi atshiyeneyo ngaphandle kwaleli elakithi eleZimbabwe. Kodwa likhona elinye ilizwe okuthiwa ngeleRwanda kukhanya khona kuyaphileka kuyatholakala izifundo zokwelaphela kanye lezobubalisi. Ngokuya kwesikhathi ngizafunda ngiyefika khona.

Obaba abalothando baqakathekile empilweni zabantwana. Nxa ubaba ethatha isikhathi sakhe ehambisa umntwana esibhedlela esiyamhlolisa indlebe, amehlo , lakho konke nje emzimbeni, kuyathokozisa lokho.

Imisebenzi ephathelana lempilakahle zabantu, ifuna umuntu okufundele waqeqetsha waba lolwazi olugcweleyo. Osesezingeni lokuthi angenelisa ukufundisa njalo lololwazi eludlulisela kwabaphambili.

Asifundiseni abantwana ukuze baqeqetshe bazithole besenza imisebenzi abayifisayo phela bakhona abanye abafisa ukuba ngabomongikazi , abanye ngababalisi lokhu kuzasincedisa ukuthi elizweni lakithi singazitholi sihlupheka entweni ezitshiyeneyo.

Esikhathini esinengi umntwana angagula esesibhedlela uyaphiwa udokotela oqondane laye ukuze amncedise. Kusiya ngokuthi ukhathazwa yikuyini. Omongikazi bakhangela njalo bebancedisa odokotela.

Ukuba yisigoga kakusonto umuntu azikhethela yona, Siyasibone kumabonakude, betshengisa abantwana abakhubazekileyo emazweni. Kodwa uhulumende uyazama ngazo zonke izindlela ukuthi abancedise ngezinto zokubahambisa kalula.

Iambulance idlala indima enkulu kakhulu ezakhamizini kodwa into edida abantu abanengi okumele ikhangelwe nguhulumende yikuthi amanye ayaphuza ukufinyelela lapho okulesigulane khona.

Ezinye indawo lapho esithenga khona amaphilisi edolobheni zicatshile. Uyathola isakhiwo siside sisiya phezulu emayezini. Sekumele ukhangelisise, uhambe ubala yikho ukuze unanzelele. Khona ungathola kulezimota ezimi khonapho phambili, ngeke ubone lutho.

Kulefamasi eselokitshini lakithi, laphana awusweli lutho. Uthola konke okokuncedisa abantwana labadala. Imithi yokukhwehlela, owesisu, owokugcoba umzimba loba uqubukile lamanzi njalo abizwa ngokuthi yi 'drip' awengezelela amandla lawo ayatholakala.

Imbala ekhanyayo, efana lokubomvu, okulithanga. Okuluhlaza, okuluhlaza okwesibhakabhaka. Bayathanda ukuyisebenzisa kakhulu kumapharmacy. Bayabe besenzela ukuthi iyakhanya kakhulu! Ngakho umuntu angeke alahleke kunto ayidingayo.

Namuhla ngivuke ngilesilumo ngakho kumele ukuthi umuntu agijimele epharmacy , ngizafika ngibachasisele ubuhlungu engibuzwayo , ngilethemba lokuthi ngizathola ukuncediswa , phela amaphilisi alenzinsuku ayayelapha noma yini

Izakhiwo zama"pharmacy" lapho esithenga khona amaphilisi esikhathini esinengi ziyahlanganiswa lendlu yokubonela odokotela. Yingakho uthola usubona ibhakane elifanekiswe udokotela egaxe izinsimbi zakhe entanyeni.

Ungafika epharmacy usiya thenga amaphilisi bayakubuza ukuthi ngabe usuke udlile yini, ukwenzela ukuthi nxa ufuthelwa uthenge ukudla udle uqede uhle unathe khonapho awuvunyelwa ukunatha iphilisi ungadlanga.

Ngithunywe ukuyathenga amaphilisi ekhanda efamasi. Ngithe ngifika lapho ngisamelele bengilungisela ngabhodabhodisa amehlo. Nginanzelele ukuthi imithi yabo ihlezi ngendlela ebukekayo, imbala yakhona iyakhanga njalo.

Bathe sebevela ukumgijimisela esibhedlela, besekumele bayemthengela amaphilisi. Bacela umnunzana ohamba ngomdudu. Uhle wagijima wahamba esiyathenga lawo maphilisi ephelekezelwa ngumalumekazi wakhe, onguye ozafika azibonise esibhedlela.

Nxa usiyathenga imithi emafamasi kuqakathekile sibili ukuthi libonisane laloyo okuthengiselayo ukuze angakuthengiseli amaphilisi adlula ingxenye yalokhu okumele ukunathe.

Ngizwe kuthiwa kulomnumzana osevule ikilinika yakhe . Eceleni lekilinika lapha uhle wayakha iFamasi okokuthi engakuncedise ngoyabe ukudinga uhle akubhalele ungene uthenge lokhu okufunakalayo.

Edolobheni lakoBulawayo kulamapharmacy amanengi kakhulu ahlukeneyo. Ukuze wenelise ukuyafika kuleyo oyabe uyidinga kumele ubale imininingwano eyabe ibhalwe kumabhane angaphandle.

Nxa usiya thenga umuthi kumbe amaphilisi e phamarcy bafuna lapho okubhale khona udokotela waphinda wadinda ayisiwo wonke amaphilisi esithi singafika siqhubeze imali basinike.

Abantwana abanengi nxa behlatshwa ijekiseni bayatholakala sebekhala sebehlaba umkhosi kodwa ukhona oyedwa engimbone namuhla udokotela uthe emhlaba amehlo wakhe akhangela nhlo ijekiseni leyana wazithulela.

Zinengi izitolo ezibona ngokwemithi yokwelapha eyesikhiwa okubizwa kuthiwa ngamafamasi edolobheni kuyabe sokufanekiswe izimota kanye lezakhiwo ukuze ubone ukuthi lindawo kungaphi.

Emakhemisi kutholakala amaphilisi amanengi ahlukeneyo. Amanye uwathola ephakathi kwebhokisi elibomvu amanye esebhokisini elilokumhlophe lokuluhlaza amanye njalo esebhokisini eliluhlaza okwesibhakabhaka. Kodwa bona abasebenzela kuleyondawo bayabe bekwazi ukuthi ahlukane ngaliphi.

Kuqakathekile ukuthi ungabhalelwa ngudokotela umhlobo wamaphilisi emveni kokuwathenga bala uzwisise okubhaliweyo ngaphandle ukuze wenelise ukusebenzisa.

Inyanga kaMfumfu yinyanga eqakathekileyo umhlaba wonke jikelele. Kuyabe kulombala oyiphinki loba lezitolo uyabe ucecisiwe. Phela inyanga le ngeyokunanzelela imvukuzane yebele. Umphakathi uyabe ufundisa ngokunakekela langokunanzelela leli gcikwane masinyane.

emkhankasweni wabezempilakahle abakade bezehlola abantu abagula i covid bekufakwe amatende amhlophe kanye lezitulo ezimhlophe abantu bebehlala khona belayinile ngoba ilanga belitshisa

Phakathi komnyaka kule langa elilodwa, singathi inyanga eyodwa lapho okuyabe kukhathalelwa i"cancer"yebele kwabesifazane, lelilanga liqakathekile kakhulu ngoba kulempahla yayo egqokwayo.

Udadewethu ubuye ethabe kakhulu, phela yena ungunensi. Uthe bebelomhlangano omkhulu befundiswa ngemikhankaso okumele bawenze emphakathini. Uthi bebesendaweni ephucukileyo, ehlanzekileyo, bebephiwe lamanzi phambi kwabo ukuthi ungawoma unathe.

Sebeqeqetshile, sebekufundile ngokugcweleyo ukubangodokotela. Sebebiziwe bamiswa phambili. Bonke babukeka bethokoze kakhulu ngoba sibona amazinyo amhlophe nje ezikhanyela ngaphandle.

Umkhuhlane wekholera ngumkhuhlane ohlukumeza kakhulu impilo zabantu. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu kumele bahlale begeza izandla ngesepa ngasosonke isikhathi. Abemakhaya njalo balokukhuthazwa ukuthi nxa ungelasepa uyakwanisa ukusebenzisa umlotha.

Umhlaba wonke jikelele ahlezi ekhona amabhakane atshengisela ukukhankasela ukuhlanzeka. Ukugeza izandla kuyindlela yokutshengisela ukuvikela umphakathi emikhuhlaneni efana lekholera.

Abantu abezempilakahle nxa bezaphuma besiyafundisa abantu ngodaba lwesifo esithile baqala benze bona umhlangano befundiswe indlela abazancedisa ngayo umphakathi, yikho sibabona behlezi lapha ezitulweni eziluhlaza ngobunengi besemhlanganweni wabo omkhulu.

Sithe sidlula nge bhasi sivela edolobheni sadlula isigaba esiseduze lesakithi, kule yindawo bekugcwele abantu abanengi kuleyo ndawo be kulabantu ababukeka angathi ngamasotsha, angazi ukuthi umkhankaso ongaka ubungowani.

Izolo wonke umuntu ohambele ngasekilinika esigabeni sethu ubebuya ethwele okulibhuku okuncane. Ibhuku leli belifanekiswe abafana ababili lilombala obomvu ngaphansi laselibelibhalwa njalo ngamabala aphezulu abomvu.

Izakhiwo zebhedlela zakwele aRuwanda zibukeka zizihle kakhulu selokhu ngavakatshela leliyana lizwe ngaso sonke isikhathi ngidlula ngibuka isibhedlela lesiyana

Amakhaya amanengi sebananzelela ukuthi zizibhedlela zikhatshana kakhulu. Ingakho nxa kuthe kwaba lomkhankaso womunye umkhuhlane oyabuthe wawa. Amadokotela ayahamba esigabeni, ayelungisa indawo lapho izakhamizi zizabe zihamba khona kunye labantwana zisiyakulatshwa, kumbe zisiyafakwa umuthi ovikela lesosifo esithe sathi ukubonaka.

Amabhakane afakwa emagedini kungabe kusesikolo, kungabe kusesibhedlela kungabe njalo kusezitolo ayancedisa kakhulu emphakathini ukuthi laloba kuyisihambi esivela emangweni okhatshana uyakwanisa ukubala abone ukuthi indawo akiyo yiphi yakhona.

Emnyakeni eyadlulayo kulesifo sengculaza esabulala abantu abanengi kakhulu ngokuswela ulwazi. Abakahulumende bakhetha ukuthi baphume bakhankase bafundise umphakathi ngobungozi balesi sifo. Baletha lezinye izinto ezehlukeneyo abantu abangazisebenzisa ukuze bavikeleke.

Esikhathini esinengi lapho nxa kumanzi phansi, kumbe izindlu lemizi kuseduze lengcekeza, kwande ukuba leminyane enengi, ingakho kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise inethi ezabavikela kule iminyane.

Omongikazi nxa bezoyenza umkhankaso wezempilakahle. Babuya letende elimhlophe .Kanye lezitulo ezimhlophe .Lokhu bayabe besenzela ukuthi nxa bencedisa abadala babe behlezi phansi .Njalo bengahlatshwa lilanga .

Esikhathini esinengi ungabona usuhlala ugula okungapheliyo, kuqakathekile ukuthi uvakatshele kwabe zempilakahle bayekuhlola igazi phela kwesinye isikhathi liyabe selihlaselwe ligcikwane ingakho kuqakathekile ukuthi uthole ukuncedakala masinyane.

Asikhangeleni abantu abasincedisa kwezempilakahle. Kumele babengabantu abalomusa babukeke njalo bebobotheka, bejabulile emehlweni abo. Lokuhlanzeka kuyingxenye yokuphathisa umphakathi.

Omama abalabantwana abancinyane asebekwanise amaviki ayisithipha, bayanxuswa esibhedlela bahambe bayefundiswa ngokuvikela ukuzithwala. Lokho kubenza bancediseke ukuthi bengalamiseli eduze abantwana besasebancane.

Nxa sikhangela kwezempilakahle abantu bahlala bexwayiswa ukuthi nxa besenza ucansi abazithole besebenzisa izinto ezingabavikela emkhuhlaneni. Kukhona okubizwa kuthiwa ngama khondomu. Kuyancedisa kakhulu.

Emveni kokuhlala iminyaka eminengi engenelisi ukuthola umntwana, uthe eseleminyaka angamatshumi amane, unkulunkulu wasembona ukuthi laye enelise ukuthola umntwana yikho sebona umama ecambalele ezithwele.

Omama abanengi abakuthandi ukulamisela abantwana eduze. Ngakho sibabona behamba besiyafaka izinto zokuzivikela ukuthi bangabambi izisu masinyani. Kukhona okufakwa engalweni uyaqeda iminyaka emihlanu ungabambanga isisu.

Zinengi indlela ezitshengisela ukuthi usuzithwele. Endulo bebekhangela ngendlela ehlukeneyo kodwa ngensuku zanamuhla ungabona engani awulaqiniso uqonda emafamasi uyethenga okunye okuluphonjwana. Bayakulayela indlela okusetshenziswa ngayo lapho uzathola imiphumela.

Emveni kokuholisa isikolo ingwalo zokubala, ubaba omunye omdala ulangazelele ukuthatha amapikitsha labantwana besikolo engani uncedisa ukubala, bekubukeka kukuhle kakhulu lokho.

Impilo yanamuhla seyaphucuka okumangalisayo. Umuntu nxa ezithwele seyenelisa ukuthi esesiyabeletha esekwazi ukuthi umthwele umntwana oyini. Endulo bekusiba nje yimvela uthole usubelethe umntwana ongumfana kumbe oyinkazana ungakwazi.

Umama ozithweleyo ubelele phansi ngomhlane wakhangela phezulu kwasekusithi lo omunye wabomongikazi ozomncedisa ebambelele kuleso sisu ukuze azwe ukuthi umntwana uyaphefumula na kumbe uyadlala na

Omama bonke abalabantwana abancane kusukela komncane osamunyayo kusiyabanga oleminyaka eyisithupha bebebiziwe ukuthi bezoletha abantwana ukuze bebakhangele ukuthi bayadla ngokugcweleyo basuthe na.

Ensukwini zanamuhla ungazibona ugula umkhuhlane ungasathembi ukuthi ingabe uphethwe yini uyenelisa ukuhamba efamasi uyezithengela isikhwama esiyabe silokokuhlola imikhuhlane etshiyeneyo efanana legcikwane lengculaza Kanye laleyi ethelelwana emacansini.

Ezikhathini ezinengi lapho umuntu ekhululelwe uyahamba kudokotela ayehlolwa ukuthi isisu singabe sesikwanise amaviki amangaki bayabe behlolisisa njalo ukuthi umntwana usaphilile yini

Ababili abathatheneyo kuqakathekile ukuthi bahlale bethokozile. Umama lobaba bazikhiphile bahamba bayavakatsha bafika bazicambalalela elonini begegedeka.

Isikhathi esinengi abesifazane nxa besanda ukubeletha bayabe bediniwe bengala mandla uthole sebemunyisa abantwana becambalele kodwa nxa sikhangela abezempilakahle akuvunyelwa ukumunyisa umntwana ulele

namuhla bekulangenen abantu abangomama labo babab begqoke izikipa ezilithanga bebegijima behamba behlabela begqugquzela ngendaba yokuphathwa kwabantu abesifazana bebexwayisa ukuthi akuphele ubudlwangudlwangu kwabantu abesifazane

Ngithe ngizihambela emgwaqweni ngivela ezitolo ngahlangana labomama ababili bethwele amaphetshane ezandleni ngithe ngisithi ngiyabala ngabona ukuthi bakhankasela ukumisa ukuzithwala kwabantwana abancinyane yingakho siyanxuswa ngobunengi ukuthi siyohlanganela bafake abantu abathathu abayabe bencedisa kulowomkankaso

Bakhona obaba abathi bengaba labantwana babaleke betshiye abantwana labo labonina, lokhu kwenza owesifazana abukeke ehlukemezile ikakhulu lapha esethwele umntwana ngathi kaphilanga, kuyahlukumeza kakhulu lokhu.

Umalume wami ngomunye wabadlali bebhola. Udlalela elinye iqembu. Ingakho nsukuzonke ekuseni uyavuka ayegijima. Lokhu kumenza aqine ayenelise ukuthi loba esesemdlalweni agijime ngokuphangisa.

Obezivoxavoxa nje ekuseni, uzibone eseginqile njalo ubesezizwa etshiselwa, wasebona ukuthi amanzi lawa awathweleyo, azifafaze ngawo ebusweni ukuze azizwe ebethwa ngumoya.

Umuntu nxa egogekile uyenelisa ukungcediswa ngokuthi ahambe ebe esiya yelulwa lokhu kungcedisa kakhulu nxa esase ngumntwana uyenelisa ukuthi ukugogeka lokhana kwehle kungamlimazi kakhulu enelise ukuzibambela kumbe ukuzinyathelela

Indaba yokuzivoxa voxa ayisekho ukuthi konke uyabe uzenzela wena mnikazi bakhona abakuqeqetsheleyo lokhu ukuthi uyenelisa ukufika bakuncedise babe bekwelula bona ngokwabo ngokwazi kwabo.

Isixwayiso kulabo abathanda ukuzivoxavoxa. Kuqakathekile ukuthi ungatshiyi isigubhu samanzi. Ukwenzela ukuthi ube unatha amanzi, umzimba ungaphelelwa ngamanzi.

Elokitshini lakithi sekulesakhiwo sokuzivoxavoxa. Sekungcono umuntu useyavuka nsukuzonke ekuseni evakatshele lapho. Into engiyithandayo yikuthi kuhlanzekile kakhulu njalo akukagcwali abantu abanengi.

Uthe esenkundleni yokuzivoxavoxa wakhutha wayaguqa phansi ngedolo ebesefuthelwa okumangalisayo kodwa wathatha ilembu walimanzisa ngamanzi aqanda mo wasebe elokhu ezithobathoba kancane.

Abantu abesifazane abayabe besiyazivoxavoxa balendlela yabo abagqoka ngayo , uthola umzimba onke uphandle lezisu lezi ziyabe ziphandle kodwa kuyabe kubukeka kukuhle

Ngithe ngizihambela ngimgwaqo ngabona usisi okade egqoke ibhulugwe elibambayo lamathenesi amhlophe ehlezi phansi enabile. Ngabuza umama ukuthi kanti usisi lowu wenzani kwathiwa wenza okokugijima ngakho uyathatha isikhathi sakhe avuke ayezivoxavoxa ukuze umzimba wakhe uqile umelane lalokhu akwenzayo.

Abantu abayenza okokuzivoxavoxa abagijimi kuphela kodwa kukhona eminye imitshina abayisebenzisayo abayilanda kubantu abalezakhiwo ezipheleleyo njalo ezisemthethweni .

Umuntu wesifazana uphatheka ekuzi voxavoxeni ubukeka emuhle kakhulu uthola isisu sesisincane siwele phakathi ngapha ingalo ziyabe ziqotshwana nje sezizinhle okumangalisayo.

Kulezi insuku amavidiyo lamapikitsha amanengi ebulenjini atshengisela abantu beqakathekisa ukuzivoxavoxa kulezinto ezithile abazisebenzisayo kulemethi abaguqa kiyo.

Umbalisi ofundisa izifundo zabaphansi, uyabafundisa abantwana ukubaluleka kokuzivoxavoxa, lokwenza imidlalo etshiyeneyo. Ukudlala ibhola, kuyaphathisa kwezempilakahle, ngoba kuyathuthukisa imisipha yemzimba. Kuyenze iqine.

Ngathi ngiqala ukuvakatshela edolobheni ngabona isiqhwaga sendoda esiqinileyo ngathi ngibuza umalumekazi wangitshela ukuthi hayi lapha edolobheni vele baphila ngokuzivoxavoxa yikho uzabona abantu abaqinileyo.

Imitshina esisetshenziswa ngabesilisa kanye labesifazana abathanda ukwenza imidlalo wokuzivoxavoxa isiminengi kakhulu. Kwesinye isikhathi usuke ungasakwazi ukuthi omunye umitshina usebenzani.

Ukuzelula kuyingxenye yempilo siyakhuthaza umphakathi ukuthi uhlale uzithola uphathekile ekweluleni imizimba, lokhu kuyakuvikela kuyakwenza njalo uhlale ungoqinileyo

Ensukwini zanamuhla ukujima kuyingxenye yezempilakahle ingakho abesilisa abanengi sebekuthanda ukuzithola begijigijima beziyelula njalo inyawo zabo. Lokhu kubenza babukeke bemgqemane njalo kuyabavikela emikhuhlaneni.

Ukuzivoxavoxa kuyinto ebalulekileyo empilweni zomuntu wonke akukhetheli ukuthi ungowesilisa loba unguwesifazana lokhu kwenza umzimba ubukeke wakheka kuhle.

Ngike ngavakatshela indawo le abantu abahamba ukuyazivoxavoxa kiyo ngithe ngifika ngabona wonke umuntu ephethe isigujana emveni kokuzivoxavoxa bebethatha okungamanzi okuphakathi bezifafaza emadolweni ukuze kungabi lobuhlungu

Ukuphatheka emidlalweni etshiyeneyo lanxa usezifundweni kuyaphathisa ukuthi umzimba wakho uhlale ukhululekile, uvikelekile njalo lase mikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo kungakho umphakathi kumele ukhuthazwe ukuhlala uphatheka ekugijimeni lasekudlaleni ibhora lokhu kuncedisa kakhulu empilweni zabantu.

Impilo yabanuhla isiphucukile kakhulu phela uyenelisa ukuthi uzihlalele ngekhaya ukhulumisane lodokotela likhangelene lisebenzisa amakhompuyutha lokhu ukwenza izinto zibe lula kakhulu ngoba awusadingi mali yokugada ukuthi uye esibhedlela

umbalisi ucabange ukufundisa abafundi abasema university ngezinto ezitshiyetshiyeneyo zokusebenzisa esibhedlela ngitsho labo phela abafundela ukuba ngo mongikazi ubatshengise imfanekiso ade ibonisa izinto ezihlukeneyo izigelo amajekiseni amaphilisi ibhodlela elilombala elilomuthi wokuhlaba lokunye nje okutshiyetshiyeneyo

Inyanga kaZibandlela kulo umnyaka esikiwo, sibe lemincintiswano yokugijima ade isenzakala esikolo sethu sangaphansi. Bakhona ababekhethiwe ukuthi bathwale ibhokisi elilemininingwana engancedisa nxa sekuthe kwavela ingozi. Laba besibabiza sisithi ngabakhangela ngezempilakahle.

Imikhuhlane eminye iyakwanisa ukuthelelwana ingakho omongikazi labodokotela, isikhathi sonke labazo impahla zabo abahlala bezigqokile lapho beselapha izigulane. Lokhu kuyabancedisa kuncedise njalo lomphakathi ukuthi omongikazi labodokotela bangatholakali sebegula sebehlaselwe yimikhuhlane abayithole ephakathini.

Ithekinoloji seyanceda kakhulu, phela uyakwanisa ukulatshwa ngumuntu oseZimbabwe wena uselizweni laseRwanda ,lokhu kusebenza ngacomputa ,uyabe ukhuluma laye likhangelene umchasisela lapho okubuhlungu khona.

Kulesinye isihlahla engizwa umama esithi silapha izifo zonke. Ibizo laso kuthiwa ngucucuza .Kufitshane lokhu okuyisihlahla kumila kakhulu ezingadini lapho esilima khona ekhaya. Nxa sesihlakula asikukhiphi siyabe sikuceza ngoba sisazi ukuthi kuyimpilo yemvelo

Ithetshane ngelinye lezihlahla ezelapha okwesintu. Ungahamba egangeni, ulithathe, amahlamvu alo. Uwafake emanzini, uwaxhwathise. Uyenelisa ukuspeyida abantwana. Uvikele ingubhane. Zinengi zona izihlahla zesintu. Singeke siziqambe, siziqede zonke.

Imithi yesintu ayisebenzi ebantwini kuphela lasezifuyweni iyasebenza. Inkomo nxa ilesilonda uyathatha ijoyi uligxobagxobe ugqibe lapho esilondeni, kuyancedisa ukuthi siphole singabi lempethu.

Kulezinsuku yisikhathi sehlobo, kudliwa umumbu, kudliwe indlubu, kudliwe amazambane. Konke lokhu ukubona sekugcwele phansi yikho obona khona ukuthi hayi abantu bayakholisa kodwa ukuhlanzeka lakho kuyingxenye kumele singalahli amakhasi emfe indawana yonke.

Izulu linile kakhulu lonyaka izihlahla ziluhlaza okumangalisayo kulesinye nje engisibonileyo esingani silameva nxa ngisikhangela asijwayelekanga lesisihlahla kutsho sidlala indima enkulu empilweni yabantu

Izihlahla ziyimvelo njalo zingumuthi ngakho umphakathi kumele uhlale ukhuthazwa ukuthi kulondolozwe kuhle ngoba impilo yabantu itholakala khonapho ezihlahleni.

Khathesi yisikhathi sehlobo. Izihlahla kanye lotshani kuhlumile eziluhlaza tshoko. Kuyathi sekufika isikhathi sebusika kuzaqala ukutshazwa uthole sekugcwele amahlamvu ayikhakhi.

Impelaviki esiphumekiyo bengiphethwe lizinyo enye indlela ebubuhlungu ngithe ngizihambela ngibophe umlomo ngeqhiye ngahlangana lomunye ugogo wangilayela ukuthi thatha impande zomkhomo uzigxobagxobe ufake emanzini unathe

Bengibulawa lizinyo izolo, ubabamkhulu wahamba wayaqunta ifulawuzi elincinyane wabuya wathi ngikhamise athontisele umsobho lowo ezinyweni. Ungincedile kakhulu ngoba angisezwa buhlungu.

Izihlahla ezelaphayo zigcwele njalo zitshiyene. Kodwa awuphongudumela isihlahla ungakwazi ukuthi sisetshenziswa njani njalo siyelaphani. Sekufuna uvakatshele izinyanga labanye nje abalolwazi ngemithi yesintu.

Bengibulawa yisifuba umakhelwane wangilayela ukuthi ngiqunte amahlamvu egwava kanye lawelemoni ngiwaxhwathise besenginatha. Kungincedile kakhulu lokhu ngoba ngizwe sengingcono .

Ubabhemi wangakithi wahlatshwa lizenge waqala ukuphuma ubomvu, ubaba wathi esehambele egangeni wafika waqunta amahlamvu esinye isihlahla wabuya wawagxobagxoba wamfaka kuleso silonda.

Sihamba egangeni sisiyakukha izithelo ezifana lomviyo umqokolo kanye lomthunduluka besisithi nxa sisahambe nje ugogo umbone esequnta amahlamvu ethi amahlamvu la ayelapha iqolo eyelapha nje izinto ezitshiyeneyo.

Kulezinye izilimo ezifana legarlic ziyanceda kakhulu ngakho sebezithatha bazihlanganise baziyenze imithi yesikhiwa bazifake emambodleleni ziyancedisa emikhuhlaneni ehlukeneyo.

Icena ngelinye lezinto zesintu ezincedayo kodwa ensukwini zanamuhla, ulithola selifanekiswe ezimbodleleni zemithi yokugcoba kanye lokunye okunathwayo. Kumele sililondoloze kakhulu.

Amaluba ayingxenye yemvelo ayacecisa esikhathini esinengi. Nanka lawa mahle amanye aluhlaza amanye alithanga amanye amhlophe amanye abomvu njalo. Kuyabukeka lokhu.

Kulesihlahla engisaziyo okuthiwa yi-mint. Akukhuli kube yinkalakatha yesihlahla, kodwa kuyabe kulungene nje. Amahlamvu akhona ayanukelela kamnandi, okokuthi ungakuqobelela kumbe ekudleni nxa usidla, kuyayenza ukuthi lokho kudla kunukelele kamnandi.

Intanga zepopo zingimuthi empilweni yabantu abanengi. Ziyanceda ungazichaya, uziwomise bese uzichola zibeyimphuphu. Uyakwanisa ukufaka esilondeni, siyaphangisa ukuwoma.

Owesilisa usevuse ibhuzimusi lokuncedisa abantu uyamthola emile engwaqwen enika abantu okungamaphetshana okufanekiswe imithi yakhe uzifakile laye impikitsha yakhe eceleni kanye lenombolo zabo zokumthinta

imithi yesintu yelapha ngendlela ezitshiyeneyo okunye kusebenza kumanzi okunye njalo kusebenza komile inyanga ezinengi uyathola zilemiganu etshiyetshiyeneyo lapho uyabe efake imithi uyabona okuyizigojwana komganu ubone intanga zomphafa ubone kanye lamakhowa kuyabe kutshiyene kukunengi

idolofiya, uganu nkomo, umthetshane, umpafa, umsehla, ngezinye zezihlahla zezintu ezaziwa ngabadala bethu ukuthi ziyanceda empilweni yingakho ma sifuna usizo olupheleleyo kumele silandele ogogo labakhulu abalolwazi

Endulo bebengelazo izixubho zesikhiwa. Bebeqamula ugaja umtshekisane uthole umuntu exubhe amazinyo abamahle esemhlophe nke. Ungeke utsho ukuthi umuntu kasebenzisanga isixubho sabelungu.

Iziwatsho sezigcwele kakhulu ebantwini kulezinsuku sokukalutshwane ukuthi uswele ukuncediseka ngokwesintu asikhuphukeni bantu bakithi sisebenzise impilo yethu yasendulo izihlahla ziyimvelo njalo ziyasiphilisa.

Uthe esehambe egangeni ugogo ukuyahebhagebha izihlahla zakhe zesintu akwazi ukuthi ziyancedisa umalume wasethatha wazigigagiga wazifaka emagabheni atshiyeneyo ukuze labo abadingayi bekubone. Ubefake emagabheni amhlophe, abomvu kanye lalithanga

Imithi yesintu igoqela izinto ezitshiyeneyo. Uyakwanisa ukusebenzisa impande. Uyakwanisa ukusebenzisa amahlamvu. Kwesinye isikhathi njalo uyenelisa ukusebenzisa abantwana besihlahla. Ingakho amahlamvu uyawathatha uwagxobagxobe engigeni, ubusufaka lapho oyabe ufuna ukufaka khona.

Ekukhuleni kwami kulesinye isihlahla okuthiwa yiJacaranda engisaziyo. Sizala abantwana babeluhlaza. Bangakhula bayabesebeqinile sebelombala omnyama. Kwesinye isikhathi bathi singumuthi lesisihlahla. Kumele sidingisise ulwazi lokuthi siyelapha njani.

Ichena ngelinye lezihlahlanyana ezincedayo empilweni yabantu nxa uthe watsha liyaphanga liqede ubuhlungu ungakhama umsobho uwuhlikihlele, abanye njalo bayanathisa inkukhu.

Emveni kokuthola ukuthi ulemvukuzane ebeleni uhambe kusiyazi wafika waminika imithi eminye amahlamvu. Umchasisele wabona engazwisisi wasebhala phansi ukusetshenziswa kwayo.

Ngake ngabona okunye okuyisihlahla okulamahlamvu aqatha aluhlaza. Kuqala kukuncane kungafika ezingeni lamadolo omuntu ukuthola sokuzele abantwana abaqala bengama luba amhlophe kucine sokungo kunye okulentanga okulameva.

Ingiga lomgigo kuyayidlala indima enkulu empilweni zabantu. Phela usungaba wazi umuthi wesintu ubengamahlamvu kumbe ubezimpande. Omunye wakhona uyabe ufuna ukuqala ugigwe andubana uwusebenzise.

Imithi yesintu ayigoqeli impande kumbe amahlamvu kuphela kodwa ukudla zonezana izithelo eziyabe zizelwe yizihlahla ezisegangeni kuba ngumuthi kuyagezisa igazi njalo kuyabaqinisa abantu.

Imithi yesintu eminye enceda abanye iyazimilela phakathi kwezilimo. Ngike ngabona kwelinye ilanga lapho ekade kulinywe khona ihanyanisi le lettuce . Kwamila itshanitshani , umama wathi kuyancedisa umuntu angaqubuka. Angakufaka emanzini ageze ngakho kuyaphela.

Isikhathi sebisika nxa sesisondele ubona ngamahlamvu ezihlahla eseqala ukuwoma konke lotshani buyabe sebuswabile sebutshengisela ukuthi sebutshile.

Izihlahla ziba lamaluba atshiyeneyo umbala ezinye uyazithola ziqala ukwenza amaluba amhlophe ezinye njalo uyazithola zilamaluba alithanga abendulo bayabebekwazi njalo amanye ayelaphani lawo maluba

I aphula yisithelo esimnandi kakhulu khona nxa usuthe wathatha umhluzi wakhona wawukhama ngendlela efaneleyo kuyabe sekuphinda ekuncedise njalo empilweni zethu.

Bathi umntwana engalala ekhala kuyabe kukhona okungahambi kahle ngakho ugogo uhambe wayabuya lamahlamvu omsuzwane osuwomile, bathatha amalahle ,bafaka phezulu kwathunqa intuthu. Emveni kwalokho umntwana uhle wakhala.

Ihanyanisi eyikudla esikudla nsukuzonke kodwa abanye bathi ingumuthi njalo kwesesintwini. Omama ababulawa yizibeletho bayakhama umhluzi bawufake emanzini akhudumalayo benathe loba ubulawa yisifuba ungafaka embodleleni ufake letshukela kuyancibilika kuphume amanzi kuzakunceda kakhulu

Ukudla kwesintu kumnandi kakhulu. Kulezilimo njalo ezilinywayo. Kulamathanga kanye lamakhomani. Lokhu kuyanaba intanga zakhona. Ithanga lona nxa lihlanza likhipha amaluba alithanga.

Ngithe ngitshela umama ukuthi isisu sibuhlungu wathi ngihambe ngiyedinga amahlamvu ethetshani ngiwafake emanzini ngiwanathe. Azangincedisa ukukhipha yonke ingcekeza ephakathina kwesisu.

Imithi yesintu isetshenziswa isasemanzi eminye njalo kuyadingeka ukuthi iwonyiswe kusiya ngokuthi ufuna ukwelaphani usebenzisa siphi njalo isihlahla kodwa lokhu awuphongku kucabangela uyayenza emveni kokulayelwa

Amahlamvu omhlafutho lawejoyi esiwathatha siwagxobegxobe sihlikihle ngawo phansi kodwa omunye wasitshela wathi hayi lokhu yimithi eyelaphayo ngokwesiNtu.

Ngilekezele umalume egangeni sesiyagebha umuthi olapha izinyo sithe sibona izihlahla ezinde eziqondileyo wahle wathi ngibuyele ngiyelanda ihloka usegamula intungo zokwenza uphahla.

Abantu abaphethwe yi asma bayabe sebehawulisa lapho isithe yaqalisa . Umuntu wakhona uyabe ephefumula kabuhlungu esevaleka engasakwanisi ngitsho lokwenzani kodwa abesintwini bathi sikhona isihlahla esincedisa abantu abafana lalaba. Silamahlamvu aluhlaza tshoko. Sibe sesisiba lokungamalubanyana okumhlophe okuncane .

Emveni kokusebenzisa imithi yesintu ukuzelapha imikhuhlane etshiyeneyo, kufuna uthole umuntu ololwazi ozakulayela ukuthi uthatha okunganani uhlanganise lokungakanani kanye lesikhathi okumele ukusebenzise ngaso.

Imengo yisithelo esimnandi kakhulu ngiyasithanda kakhulu khonalaphana nxa sesivuthiwe sekumnandi angani kuletshukela ngizizwa ngijabula kakhulu.

Umngane wami wangixoxela ukuthi ugogo wakhe uyelapha ngokwesintu. Ingakho esikhathini esinengi silokuhamba siyemvakatshela ugogo, singene enkundleni yakhe yokwelaphela lapho kuyabe kugcwele imithi etshiyeneyo.

Icena liyayidlala indima enkulu empilweni zabantu abanengi esikhathini esinengi ngibona liselapha kakhulu imkhuhlane etshiyeneyo abanye bayalinatha abanye bayaligcoba liyelapha isikhumba lapho oyabe kuthe kwaphaniseka khona.

Imithi yesintu iyasinceda kakhulu empilweni yethu. Siyagiga izihlahla zibeyimpuphu. Nxa usufuna ukukusebenzisa uyakwanisa ukukufaka ekudleni okufana lelambazi kumbe ufake emanzini ukunathe.

Kulezi insuku umumo womkhathi uyavuma. Izulu liyana kakhulu okokuthi nxa uhamba egangeni uyabe ubuka izihlahla zizinhle ziluhlaza tshoko uthi yibuhle bemvelo ikanti ke asibuhle bemvelo kuphela kulamakhathakhatha emithi angasincedisa empilweni zethu.

Ezinye izihlahla zesintu ezelaphayo ziyanukelela njengokudla esikudlayo. Lokhu kwenza kubelula lapho umuntu efuna ukusisebenzisa. Uzithola ekulangazelela kakhulu ukusebenzisa lesisihlahla ngoba siyabe simnukela kamnandi njengokudla okudliwayo.

Ubabamkhulu uyathanda ukusixoxela impilo abakade beyiphila endulo . Uyamuzwa ethi bebeqinisa amaqolo ngokunatha izihlahla zesintu ezifana lentolwane. Ingakho ngaso sonke isikhathi uyasigebhela asifakele emanzini sinathe.

Ekukhulumeni ulimi lwesindebele kulezitsho esizisebenzisayo sithi ubomvu gebhu, umnyama tshu kodwa amahlamvu esihlahla lawa esiwabonayo aluhlaza tshoko.

Kuviki ephelileyo inkomo yangakithi idle umahamba ngendlwana ubaba wasesiyadinga esinye isihlahla egangeni wabuya wasivoxavoxa wafaka emanzini wayinathisa. Ithole ukuncedakala kakhulu.

Endulo bezingekho izibhedlela, abantu bebeselatshwa besebenzisa imithi yesintu. Iminengi njalo ilapha izinto ezihlukeneyo. Eminye yakhona igoqela intolwane, umgugudu, umganu, isihaqa. Kunengi nje kutshiyene kodwa bekubasiza kakhulu.